Chikafu chakaiswa patafura, chmwe chine ruvara rwe yero nezvimwe zvine muvara wakasangana sangana, zvinoita se pudhin`i kana kuti maswiti nemafurutsu.

Munhukadzi akagara kapfeka nekilesi yake inoratidza kuti ndeyemari yakawanda ne mhete dzake dzichena akaruka musoro wake zvakanaka zvema "logs" akareba dzineruvara ruchena mukati neruvara rutema pamusoro.

Simbi dzakarukwa rukwa apa dzichienda mudenga dzinoshandiswa kuita poro remagetsi panopfuura nemagetsi.

Mabhokisi anochengeterwa muyimba yekubikira. Mabhokisi aya akawanda ane mivharo. Anoshandiswa kuchengera zvikafu kana kutakurira zvikafu. Ane ruvara rwe orenji mamwe ayero mamwe ebhuruu. Ari kuratidza kuti ari kutengeswa akarongedzwa akasiyana.

Izvi zvipfekwa zvemumusoro anonzi makirauni anopfekedzwa kana munhu achichata ane ruvara wesirivha kana kirimu kana goridhe akaiswa madhekoresheni akasiyana siyana. Anogona kupfekedzwa futi munhu anenge akurira mune zvaanenge achiita apiwa mubairo anogona kupfekedzwa zvakare asi kazhinji anopfekedzwa vanhu vari kuchata vachingopinda musvitsa.

Vanhu vari munhandare yebhora. Vamwe vakamira kunze varikuona zvirikuitika mukati. Vari mukati vakapfeka nhumbi dzekutambisa mutambo. Varikumhanya varimo. Munhandare mune mitsetse yakatarwa ineruvara ruchena inoita kuti vanhu vatambe bhora zvakanaka.

Kachipukanana kane ruvara rwegireyi pamusoro muzasi makaita bhurauni. Kane makumbo akawanda. Kanowanikwa muhuni. Kari kufamba pasi pane ruvara rwepfumbu.

Ruva regirini rakaiswa muchitini. Ruva iri rakanaka uye riri kuyevedza. Rine shizha serefodya. Mamwe maruva ari kune rimwe mativi. Rimwe rine ruvara rwegirini asi rakatumbuka zvepingi. Rimwe rina mashizha ebhurauni. Zvose pamwe chete kuungana kwazvakaita zvinoyevedza uye zvinonakisa nzvimbo.

Vanhu varikufamba mumugwagwa pane chivakwa chiripo chine fenzi uye chinoratidza kuti chivakwa ichi pane zvinoita zvinoitika ipapo zvinobatsira nharaunda. Chakatenderedzwa nedzimba dzakawanda uyezve pane vanhu vakawanda. Nharaunda inoonekwa ichibatsirika pachivakwa ichi.

Huku ine ruvara ruchena neruvara rwakaita yero kumusoro nemuchochororo mutsvuku, irikuratidza kuti huku yerudzi rwejongwe yakamira mune huswa hurikuratidza kuti hwakabhembwa uye pane dombo pamberi payo, parutivi pane danda rakararapo.

Musikana akatakura nhava yake. Akapfeka hembe yeruvara rutema kumusoro nemudhebhe wake webvarubvaru. Akapfeka shangu dzake dzegoridhe. Akamira iye ari mutema.

Matombo nemashirabhu. Matombo erudzi rweruware nemashirabhu. Mashirabhu anoratidza kuti akamera mamwe mukati mematombo. Anoratidza kuita hutano hwakanaka uye nzvimbo yacho inoratidza kuti ine matombo-matombo akawanda asi ari madiki nehumwe huswa hwakamera mumatombo iwayo.

Mushina une ruvara rwebhuruu nepanofamba nemagetsi pane ruvara ruchena bhokisi remagetsi netambo dzemagetsi dzebhuruu unoratidza kuti unoshandisa magetsi mushina uyu unochekeswa mapuranga.

Mureza unomirira imwe nyika une ruvara rwebhuruu. Ruvara rwakafanana nedenga. Kochizoti ruvara rweyero. Kochizoti ruvara rutsvuku pakati. Kochizoti ruvara rweyero. Kochizoti ruvara rwebhuruu. Nachapakati pakaiswa mufananidzo uripo weshiridhi une ruvara rwebhuruu neruvara ruchena. Nemimwe miseve iripo. Zvose izvi zvine zvazvinomiririra kunyika iyoyo.

Murume akapfeka hembe yekutambisa bhora yakanyorwa mavara ezita rake kumashure yakanyorwa zvekare nhamba yepiri kuti ndooyaanotambira. Akapfeka hembe tsvuku nemasokisi matsvuku nebhutsu dema dzinemavara machena. Musoro wake akaisa dhayi. Akatarisa kunevanhu varikunze kwenhandare vakawanda varikumukuza.

Vanhu vari munhandare yebhora. Varikuratidza kuti varikutamba bhora. Vakapfeka nhumbi dzemutambo dzineruvara rweyero neruvara rwebhuruwu. Pane bhora riripo rine ruvara ruchena neruvara rwegirinhi. Nechekurutivi kune gumbo ririkubudikira ririkuratidza kuti ririkufamba nemudhebhe mutema neshangu neruvara rwegoridhe. Kune vanhu varikutarira zvirikuitika munhandare, vamwe vakamiramira varikunze.

Vanhu varikutengesa vakawarira pasi zvinhu zvakawanda zvakafanana namaheti , namapegisi, mabhurashi nezvimwe zvakawanda. Pane vanhurume vakagara nevanhukadzi. Vamwe varikufamba vane mashan'ani bhegi kuratidza kuti vatenga zvinhu zvavo, vavekuenda. Nechekurutivi kune zvakavakwa zvamapuranga namarata ariko.

Chitoro chinotengesa zvinhu zvakasiyana siyana zvirimubhokisi. Pane kanoratidza sekunge karedhiyo kasiri mubhokokisi kane ruvara rutema. Uyezve pane tambo dzinoratidzika kuti itambo dzemagetsi dzakakura dzakawanda. Zvimwe zvirimumabhokisi hazvioneki kuti zviyi.

Ruoko rwemunhurume rwakabata magaka rechirungu. Nzwara, imwe yenzwara dzake ine tsvina iri pakati. Muti wemugaka uyu uri kuratidza kuti uri kubereka uyezve une hutano nokuti mashizha acho ari kuratidza kuita girinhi ane hupenyu.

Tafura rinoshandisa muhofisi rine ruvara rutema neruvara ruchena pamusoro nechigaro chakaiswa mupepa. Zvinoratidza kuti zvitsva. Rine maoko ekuzembera nepamusana pekuzembera. Muhofisi umu mune matayira erudzi rwemapuranga. Mune ruvara ruchena kumadziro.

Zvinwiwa zverudzi rweCoca-Cola. Chimwa chiri mubhotoro hombe retuu rita. Chimwe chiri mubhotoro diki. Zvose zvine mivharo mitsvuku. Uye zvakanyorwa neruvara ruchena papepa dzvuku kunzi 'Coca-Cola Original Taste Less Sugar '. Uyezve chinwiwa ichi ndecheruvara rwutema. Bhotoro hombe rinoratidza kuti range riri mufiriji. Dhiringi iyi ine chando. Bhotoro diki rinoratidza kuti harina kuenda mufiriji. Harina chando.

Chibage chinyoro cherudzi rwekenya chakafururwa chiri kuratidza kuti chakasvika uye chakagwinya. Pane mashizha echibage ane ruvara rwegirini ari kuratidza kusvika zvakare nekugwinya.

Mhuka iri kufura ine ruvara rutema neruvara ruchena neshiri yakamira ine ruvara ruchena. Pakati peshiri pane zvidziro zviviri zvakagadzirwa nematombo uye pane chidziro chiri kumberi chiriko chakagadzirwa nezvitina zvikuru. Parutivi rwemhuka pane maruva aripo.

Bhidha rine mupinyi nesimbi iri parutivi, zvakarara pasi. Bhidha rine mupinyi une ruvara rwakacheneruka.

Vanhu rume vakapfeka nhumbi dzemutambo zvineruvara ruchena ,mumwe aka mumawiko ake zvibhandechi zvinodzivirira kuti asakuvare mumawoko. Akabata bhora ,rineruvara rusvuku neruvara ruchena, neruvara rutema. Kumusheto kunevanhu varikuratidza kutivakagara varikuwono zvirikuitika mukati menhandare. Uye panechipepa chakanyorwa zvirikuitika zvinoyendera nemutambo iwowo chiricheruvara rweyero chakanyorwa neruvara rutema neruvara ruchena.

Shangu dzineruvara rutema dziine tambo. Dzinoratidza kuti shangu idzi dzavakusakara uye nechekumashure dzirikuratidza kuti dzatsveyama. Dzakagara pasi paneruvara ruchena. Pane gumbo nechekumashure kweshangu ririkubudikira zvigunwe risina shangu.

Kamba nevana vayo vatanhatu, vane mavara machena, nemavara matema, nemavara eyero, nemakumbo avo akaita goridhe. Iyo kamba mai vacho vane makwamba makwamba matema, ebhuruu, nemavara ekirimu, nemavara mamwe machena.

Dziva remvura rinoratidza kuti rakasviba uye rakatorwa kwakati tsvaa, anogona kunge ari mangwanani kana kuti kuchango sviba. Kune sango ririko rinoratidza kuti kune miti iriko mizhinji. Nzvimbo iyi inoratidza kuti kune mhuka dzinogara munzvimbo umu, mumvura kana mumakomo.

Miti mizhinji irimo irikuratidza kuti miti iyi hairebi maningi asi miti yemusango. Ineruvara rwakacheneruka.

Shiri, ineruvara runoyevedza. Rebhurawuni nekirimu nurumwe ruvara rutema. Shiri iyi inonzi zizi.

Muti unamapopo. Unemashizha aneruvara rwegirinhi nemapopo akabereka. Panetambo dziripo dzamagetsi nepouro ramagetsi. Panoratidza kuti pane shiri mbiri dziri patambo dzemagetsi idzi. Uye pana mabhokisi amagetsi aripo.

Chikabati choratidza kuti chinoiswa sitendi yechivhitivhiti, chine dhirowa rapamusoro nemadhirowa matatu uyezve chiri mumba munoratidza kuti mune pasi peruvara rwepfumbu. Chinoratidza kuti chiri kutengeswa chidhirowa ichi.

Motokari dziri kufamba mumugwagwa. Dzinoratidza kuti nzvimbo yadziri dzine ivhu tsvuku. Ivhu iri rakaenda nemumugwagwa. Pana makombi akamira ari kutakura vanhu. Parutivi pane vanhu vari kutengesa zvakawanda vari mumugwagwa vakagara. Inzvimbo inoratidza kuti pane zvivakwa zviripo. Vanhu vanoshandisa makombi kana vachida kusvika pazvivakwa izvi vachibva kwavanenge vachibva nekuenda.

Tireni iri kufamba munjanji yamirira vanhu vari kuratidza kuti vari kuda kukwira tireni. Ine ruvara rutema ine ruvara rutsvuku ine ruvara ruchena kumashure. Iri kufamba munjanji. Parutivi pane masimbi akawanda anoratidza kuti akamirira kuzotakurwa negudzi tireni richazofamba uyezve kune gomo ririko nedzimba dzakawanda nemiti munzvimbo iyi. Pane vari kupisa kuratidza kuti varikupisa mahuswa kuti vazorima.

Chivakwa chakavakwa zvemidhadhadha. Zvinoratidza kuti chivakwa ichi chine ma door zvakare mamwe epuranga amwe eruvara rutema, uye panze pacho pakaiswa maruva aripo .Zvinoratidza kuti ma wofisisi.

Idzi ihove dziripasi pemvura, Pasi pemvura pane rwudzi rwe bhru, hove idzi dzine rudzi rwuchena, rwebhru nerutema.

Poto yedhaka ine zvokubatisa zviviri yakaita sepoto yechirungu yepasitovhu. Ari kunokora zvaari kunokora mune rimwe ndiro yevhu achiyisa mupoto yaari kubika. Chivanhu chedu kuti ushandise zvinhu izvozvo nemugoti. Zvinoratidza kuti uri kumusha ndomapoto okumusha.

Vanhu rume vakamira pamutsetse, vakapfeka hembe dzekutambisa mutambo dzineruvara rwebhuru nechpamberi Pavo panemunhu akamira akakotamira akapfeka hembe yeyero, nechekumashure kunevanhu variko zvekare.

Shangu mbiri dzeganda . Dzineruvara rwe girini ,nepamusoro paneruvara rwegoride. Dzinemukati neruvara rutema dzakasveyama, Dzakagara pasi paneruvara rwegirini.

Muti unobereka michero inenge mbambayira. Muti uyu unoreba wakakura une mashizha ane ruvara rwegirini. Chibereko ichi chine ruvara rwebhurawuni rwakangoita sembambayira.

Kamuchina kane ruvara rweorenji kanoratidza kuti pane pakano kwenywa kuti kamuke uyezve pane tambo dzinoratidza kuti pane kwadzinoendesa peturu kane mubato weruvara rwepfumbu.

Chipanera chinonzi bhobhojani chine ruvara rwesirivha chine mazino anochunwa chunwa, chipanera ichi chakagara pasi pane ruvara rwebhurawuni neruvara ruchena, chinobata mabasa mazhinji epamusha kana kugadzira motokari.

Rimwe Divi redhorobha rinezvivakwa zviriko zvaakakura, nepamwe panoratidza kuti panotengeswa zvinhu zvakafanana nemuhadhiwe, pane motokari dzakamira nedzimwe dzirikukirosa nevanhu varikukirosa, kune vanhu vashoma kudivi iri uye motokari dzirokudzira dzichienda.

Munhu akapfeka shangu dzine ruvara rutema dzine tambo, dzine kumashure kwakaiswa mufananidzo weNaiki, dzine mutsetse muchena nechekuzasi, akapfeka mudhebhe webhuruu. Akamira rimwe gumbo riri pamberi, rimwe riri kumashure. Akatsika pamataira.

Vakomana vaviri vari kutamba nhabvu vakapfeka hembe dzebhuruu asi shangu dzavo dzakasiyana. Mumwe ane dzakaita goridhe mumwe akapfeka dzakaita orenji. Mumateresi mune ruvara rwegoridhe nerwegirini. Vakomana vaviri vari kuratidza kuti vari kukwikwidzana pakutamba nhabvu.

Mabwadabwidimbo chikafu chakabikwa zvakanaka. Unobva wada kutodya ipapo ipapo. Chine mupunga uneruvara ruchena nenyama yakasanganiswa nezvakaita se bhinzi namanhanga nezvimwe zviripo. Zvakazara ndiro uye zvakagadzikwa pa meti iripo. Chikafu ichi chakazara ndiro nepamusoro kuti shaku.

Masimbi kana kuti mareki anoiswa mumba kumadziro ekuturukira zvinhu zvakafanana nezvidziyo zvemumba zvinenge migoti, migwaku nezvimwewo, kan kuti zvinogona kuiswa mune imwe imba yekafanana neimba yekurarira zvinoturukirirwa hembe.

Vanhu vakawanda varikuratidza kuti vari muimba huru. Vamwe vakatarisa mberi vamwe vakapfeka ma kepi avo vakapidigura kumberi kuenda kumashure. Vamwe varikutsutsumira kuda kuona kuti chii chiri kumboitika. Vamwe vakatarisa divi varikusekerera vakapfeka hembe dzineruvara rutsvuku ne kepu tsvuku varikunyemwerera . Pane mumwe akapfeka hembe dzine ne ruvara ruchena arikunyemwerera zvekare. Vanhu ava vakagara pamacheya anemavara e pingi.

Mukomana arikunyemwerera akapfeka mhete. Akapfeka rokwe rake rine mavara matsvuku, machena nematema. Arikunyemwerera aine mhete munzeve, akaisa zvaakaisa mumusoro make.

Ivhu rakaunganidzwa rimwe rakachenekuka rimwe rine ruvara rwakaita kirimu nemamwe matombo kune mapepa emasimende anotaridza kuti akaerwa futi matombo nevhu iri. Kureva kuti zvinotengeswa, zvimwe zvinotengeswa zviri matutu matutu zvimwe zvinotengeswa zviri mumapepa emasimende. Kune nzira dziri kuratidza kuti dzinopindana pindana mukati kureva kuti kumberi uko kune kuri kuvakwa dzimba.

Shiri yerudzi rwehanga ineruvara rutema neruvara ruchena zvakasangana. Shiri iyi inogara musango asi ikozvino vanhu vakuigarisa pamusha. Yakamira pane puranga uyezve yakatarisa kwayakatarisa, shiri iyi inotaridza kuti iripamusha.

Mugwagawa uri pakona paJuba naKayeni rhodhi. Pane bango ramagetsi riripo rinoratidza kuti rinobvira. Uye pane mapotihoro aripo panzvimbo iyi. Nerimwe divi kune dzimba dzakawanda dzinoratidza kuti nharaunda iyi ine mapepa akazara-zara mumugwagwa.

Mhuka dzine ruvara ruchena neruvara rutema dzinoratidza kuti dzakawanda dziri muboka remaleopard dzakamira, imwechete ndiyo irikuonekwa mutumbi wayo wese dzirikuratidza kuti dziri mune sinoo kune chando.

Michero yakavhurwa vhurwa. Pane matamba pane muremani nemumwe une ruvara rwebhurawuni unoita kunge mukoko. Mukati macho mune mhodzi dzeruvara rutema neruvara ruchena. Dzimwe dzine ruvara rutsvuku. Dzimwe dzine ruvara rweorenji.

Siteshinari inoshandiswa nevarairidzi nevana vechikoro. Zvinyoreso zvakasiyana-siyana. Pane mapaka peni nemakireyoni. Mapaka peni mamwe ane ruvara matema nekumuromo kwegirazi. Mamwe akaiswa maviri maviri. Mamwe akaiswa mashanu. Kozoti makireyoni, mamwe ane ruvara rutema kumusoro kwavo akafanana pasi . Mamwe kumusoro kwawo matema bhati aine mavara akasiyana-siyana.

Munhurume akamira munhandare yebhora. Akapfeka nhumbi dzekutambisa mutambo ine ruvara rweyero kumusoro neruvara rutema nechikabudura chine ruvara rutema neshangu dzekutambisa mutambo. Akarukwa marogisi mumusoro pasi bvudzi rake riri pfupi. Akabata bhodhoro remvura.

Mhuka inogara musango inemakumbo anenge e mbizi machena nematema iine dumbu rinenge remombe. Mainogara munoratidza kuti makaita girini. Munoratidza kuti miti irimo inodya ichiwana mvura yakakwana.

Vakomana varikutamba mutambo webhasiketi bhoo. Varikuratidza kuti vari munhandare yebhora uye varikutorwisana nebhora kuti vaone kuti raenda here kunonwa. Vamwewo vakapfeka zvichena, vamwe zvitema. Vakapfeka shangu dzakasiyana. Bhora rineruvara rutsvuku neruvara ruchena. Kune vari kunze kwenhandare varikuona mutambi uyu. Vamwe varikukuza vamwe vakagara vamwe vakasimukira.

Chivakwa chinoratidza kuti chakareba uye chinoratidza kuti mahofisi. Pane zvinoitika mumahofisi umu. Pane motokari yakapakwa panze paine vanhu varipo varikuratidza kuti varikubatsirwa panzvimbo iyi. Vamwe vakapfeka zvivhara miromo zvavo.

Masikurudhiraivha matatu mumwe unekumuromo kutsvuku mimwe inekumuromo kusina kuiswa pendi kurikwe kurikwesirivha. Unemubato mimwe inemibato mitsvuku neruvara rweorenji mumwe mubato mitema nemumwe muvara mutsvuku. Masikurudhiraivha aya anoshanda zvakasiyana ane imwe duku inemizero muduku mumwe wepakati mumwe muzero mukuru.

Zvidyiwa zvakarimwa zvakabatana batana zvakafanana nepfarinya zvine ruvara ruchena uye zvakawanda zvakareba pakuumbana kwazvo.

Musoro wemunhukadzi wakarukwa zverudzi rwekeroti. Wakanopeurwa necheparutivi zvichenda nepamuso pegotsi. Zvimwe kurutivi zvimwe kumashure. Zvakareba zvakanosvika mumapendekate. Zvine ruvara rwebhurauni neruvara rutema.

Tireyi iripo kana kuti chi sherefu chiripo chakagadzirwa namapuranga. Chinochengeterwa shangu kana zvimwewo zvakasiyana. Así kazhinji ndechekuisira shangu.

Motokari imwe irikumberi imwe irikumashure dzikuratidza sekunge dzikunwa peturu, panechivakwa chiripamberi uyezve pane vanhu vakagara nevakamira vakuratidza kuti vakutengesa eyataimi.

Varume vakapfeka nhumbi dzekutambisa mutambo. Varikuratidza kuti vabva kutamba mutambo. Mumwe wavo akadikitira zvakanyanya.

Miti yemagetsi nezvivakwa zvakakura. Parutivi pari kuratidza kunge pane sevisi sitesheni zvinoratidza kuti iguta.

Muti wemupuranga wakatemwa. Bazi racho raakuratidza kuti mashizha aripo akuomerwa nokuti harichisiri pana mai vacho. Mamwe mashizha egirini akuratidza kusvava mamwe mamwe akatooma mamwe ari kuratidza kuti akutonooma.

Imba hombe yakavakwa zvakanaka yakapendwa zvakanaka neruvara ruchena panze pane bindu rine miti nemafurawuzi ane ruvara rutsvuku netsangadzi yakagadzirwa zvakaisvonaka.

Vanhu varikufamba mudhorobha reguta reHarare. Pane murume akamira akabata chinoratidza kunge chibhokisi chamagetsi. Akatsamhira ipapo chinoratidza kuti chakavhurika rimwe divi. Uyezve pane motokari dzakawanda dzakapakwa nevanhu varikufamba. Nezvivakwa zvakareba zvirimo muHarare.

Muti werudzi rwemujakaranda. Una maruva akadonha pasi ane ruvara rwepepo uye muti wacho unoratidza kuti wakakura ukanokotamira mumugwagwa. Mune motokari zhinji dzinofamba mumugwagwa umu. Muti uyu unenjodzi yekuti unogona kuzowira motokari idzo. Uyezve motokari dzimwe dzakamira dziri kutakura vanhu dzimwe dziri kufamba dzichikwidza nekudzika.

Mushina wokugadzirisa musoro une ruvara rutema neruvara rwepingi, une tambo yamagetsi nesimbi dzinoratidza kuti unopfekerwa pamagetsi kana uchishandiswa. Parutivi pane bhokisi riripo rakanyorwa kunzi hwani sitepu. Rine ruvara rutema rakanyorwa nezvitema.

Zvidziyo zvinowanikwa muimba yokubikira zvinoshandisa kuchengeterwa mvura inodziya zvinonzi mafurasiki. Zvine ruvara rwemeruni rwakatsvukuruka neruva riri parutivi. Zvine chimubato choruvara rwepfumbu nechimusoro chipfumbu.

Motokari zhinji dziri mumugwagwa dzirikufamba, imwe yakamira yerudzi rwekatiraki ineruvara rwebhurauni. Uyezve nechekurudyi pane yakamira zvekare yakabuda mumugwagwa iripanekanzira kanofambwa netsoka nemabhasikoro. Pane varume vakagara pabhiriji vanoratidza kuti mapurisa nechekumashure kune motokari zvekare yerudzi rwekatiraki yakamira kumashure kwemapurisa.

Vanhu vakaungana varikutenga zvinhu vakaungana zvakafanana neshangu dzechurume, uye zve panevamwe avakatakura matangi egas kuratidza kuti pane pedyo panotengeswa gas, panzvimbo iyi panoratidza kuti panoitwa zvakawandawanda.

Tupukanana tutatu twakarara nemanhede. Tunoratidza kunge mandere. Twakarara kuneruvara rutema kunerimwe divi kuneruvara rwegirinhi. Twune kumeso kuneruvara rwakaita pepuro.

Vanhu varikukwira nekudzika mukati memahofisi, zvivakwa zvakawanda pane pekuchengetera mota ,pekupakira mota. Vamwe vakabereka ma bhegi, vamwe varikufamba vasina kune pakanzi "phamarcy" panotengwa mishonga .Uye pakanzi "photocopying "ne "printing" panoitwa zvekufotokopewa nekupurinta zvose izvi zvinobatsira vanhu varimunarawunda iyi kuti vabatsirikane pamishonga nezvimwe zvakawanda.

Mvura yakwanda iri kuratidza kuti ine ruvara rwakaita gireyi. Mumvura umu mune zviri kubhaguja zvirimo zvine musoro wakaita muchena nerumwe ruvara rutema. Nechekuruti kune zvakamera zvemumvura zvakawanda, zvimwe zvine ruvara rwegirinhi, zvimwe zvine ruvara rwebhurauni, maruva emumvura. Mamwe ari mumvura, mamwe ari kumucheto.

Chipukanana chinobhururuka chine mapapiro neruvara rwegirini nemamwe mavara machena nemavara egoridhe.

Imba yakagadzirwa zvakanaka yakazoitwa chikoro yakanzi Donbrook academy irikumabvuku imba iyi ineruvara rwakanaka uye inejurahoro yakasimba inobetsera nharaunda kuti vana vazhinji vauye pazvikoro zviripejo.

Zvinhu zvinenge madora asi hazvina kunyanyosviba samadora. Zvirimundiro zvinoratidza kuti zvakabikwa zvakanaka uye zvine ruvara rwakaita bhurawuni.

Chitoro chinotengesa stationery chakaita zvinhu muzvikwata zvikwata. Pane gluestik iripo yakaiswa mumabhokisi, gluestik irimumabhokisi matsvuku iyo irimuzvitini zvineruvara rutsvuku zvakanyorwa neruvara rutema negirini zvinemuvharo yegirini. Zvakaiswa mumabhokisi bhokisi.

Machager efoni uyezve na mahedhifonzi nefurashi. Zvinhu izvi zvose zvinoshanda zvimwe pafoni zvimwe pakombiyuta. Zvanga zviri mumabhokisi zvinoratidza kuti zvitsva zvichangovhurwa

Bhoti rinoratidza kuti rinotakura vanhu mumvura. Rine panogara dhiraivha, nezvugubhu, nezvimwe nezvinoshandiswa, uyezve nepanogara vanhu. Rinofamba mumvura richienda nevanhu kwavari kuda kuenda.

Imba yakavakwa ikashongedzwa samare. Imba iyi inoratidza kuti yakavakwa zvineunyanzvi uye yakavakwa zvinodhura. Ine ruvara ruchena. Uyezve inoratidza kuti mukati mune zvikoshwa zvirimo nekuda kwekuti panze pane zvinoratidza sekunge sisitivi kuti muone zvirikuitika panze. Pakaiswa mataira panze akanaka. Nepavhuranda pakavakirirwa zvakanaka.

Moto yerudzi rwetiraki. Ina mavhiri makuru iine tiraki. Inoratidza kuti yakatemwa temwa paruti. Chekuvharisa kumashure chiri kuratidza zvakare kuiti chine ngura uye chakaiswa chihuri. Motokari inoratidza kuti iri kufamba ichienda kwairi kuenda. Inotakura zvinhu zvakawanda kana kuti zvinhu zvinorema.

Chivakwa chebhirigi chinobva kune rimwe divi remugwagwa kuenda kune rimwe divi chakavakwa chinoratidza kuti chakavakirwa kuti vanhu vanenge vari pamusoro vachi famba vasadonha nechepazasi pane vanhu varipo varikufamba uye kune motokari zhinji dzakapaka dzimwe dzirikufamba munharaunda iyi munoratidza kuti makatsvairwa uye hamuna kana marara.

Shangu nemavara mavara, ruvara ruchena, ruvara rwepingi neruvara rwepfumbu, netambo dzine ruvara ruchena. Yekugumbo rekuruboshwe yakagara pamusoro pematayira egireyi kumusoro yakatsika jira reorenji.

Chitoro chinotengesa zvinhu zvemotokari. Pane ma bhatiri emotokari arimuma bhokisi matsvuku akanzi WALIS. Uyezve pane Oil dziri muzvigubhu zvakanzi Total zvineruvara rwakaita bhurauni dzinoratidza kuti munotengeswa ma Oil emotokari. Pane zvimwe zvinhu zvakawanda zvinechekuita nemotokari zvinotengeswa. Zvakafanana nemvura yema bhatiri edzimotokari .

Munhurume aneruvara rutsvuku uneganda rechirungu. Akamira akapfeka nhumbi dzekutambisa Cricket, asi haana kupfeka zvemumusoro nezvekumakumbo. Akatarisa kwaakatarisa zvichiratidza kuti anevanhu vaarikuyeva vaarikutarisa. Kunerimwe divi kune pakanyorwa kuti CHIPS & BISCUITS kureva kuti pane panodyiwa zvinotengeswa ipapo.

Chikafu chakaiswa mundiro, mune pesiri nezvimwe zvakaita senyama nezvimwe zvakaita sembatatisi. Zvirikuratidza kuti zvakabikwa zvakanaka. Zvakaiswa mundiro ineruvara rutema.

Shiri ine muromo murefu wakasimba. Ina mapapiro marefu anoratidza kuti akasimba zvakare. Iri pachigutsa chimuti chiri mumvura. Shiri iyi ine ruvara ruchena. Inoratidza kuti inodya fishi. Yakada kufanana negondo kusimba kwayo.

Magaka echirungu ari mumabhokisi maviri. Magaka aya ndeerudzi rwegirinhi. Akaiswa mumabhokisi akawanda. Pamberi pane chikero chekuyeresa. Pane maoko emunhurume akabata chikero ichi.

Kapukanana karimusango. Karipamusoro peshizha . Kachipukanana aká kanoratidza kuti kane mavara akasiyana akaita se bhurauni, ruvara ruchena, ruvara rutema.

Chitoro chinotengesa zvinhu zvekushandisa muimba yekubikira. Pane ndiro dzakarongedzwa dzakawanda dziri kurakidza kuti dzirikutengeswa. Ndiro idzi dzakadimburwa pakati ine ruvara kumativi ose ari maviri mavara emaruva ane ruvara rwe pingi neruvara rwegirinhi. Dzimwe dziripamberi dzakarongererwa zvakare dzakawanda dzakaturukidzana dzine ruvara rwebhuruu neruvara rweyero.

Shawa inoburitsa mvura kuti munhu ageze iri muimba yekugezera.

Musikana akamira akapfeka hembe ine ruvara rutsvuku. Akabata bhotoro remvura mumaoko. Mumusoro make akarukwa akaiswa zvinowedzeredza runako zvinenge juwerari. Akaiswa mhete munzeve neimwe mhete yaakaiswa nechepanzeve. Zviri mumusoro make zvine ruvara ruchena neruvara rwebhuruu neruvara rwepingi.

Vanhu vakagara vari kutengesa mbatatisi. Vari mumatama emugwagwa. Pane munhurume ari kutengesa nemunhukadzi ari kuda kutenga. Pamberi pane vamwe varipo zvakare nevanhu vari kufamba vakatakura mabhegi vamwe vakbereka vana. Nechekurutivi kune mota dzakapakwa dzemushika- shika nedzimwe dzakanyorwa kunzi tekisi. Vanhu ava vari muguta reHarare, inoratidzika kuti inzvimbo ine vanhu vakawanda uye mune zvakawanda zvinoitika.

Mbada yakakwira pamusoro pemuti. Iri kufamba iripo. Ruvara rwembada neruvara rwemuti zvakada kutoredzerana. Mbada ine ruvara matema nerumwe ruvara rwakaita goridhe nerumwe ruvara rwakaita kirimu. Ine makumbo mana.

Vanhu varikufamba pamberi pechivakwa vakawanda. Vakapfeka nhumbi dzeruvara rweyero nezvikabudura zvitema. Vanoratidza kuti vanhu ava zvavakapfeka ihembe dzemutambo. Vari kufamba pachivakwa chakavakwa zvemhando yapamusoro. Chine ruvara rwegireyi nemafafitera akawanda-wanda.

Murume ari pamushini wekuswatura miviri. Akapfeka shangu nhema nemudhabha mutema nehembe yake yegirinhi ine homwe tsvuku. Akapfeka chivhara muromo chake akatarisa pasi. Kumashure kwake kune ruvara rwebhuru ari muimba ine matayira.

Mureza unomiririra nyika une mavara akasiyana siyana. Une mavara matema, machena nematsvuku. Pakati pane ruvara ruchena. Pane karuvara kari nechekure kure kegirinhi.

Mukomana akapfeka shangu dzakasiyana dzine ruvara dzakasiyana. Imwe ine ruvara ruchena negirini. Imwe ine ruvara ruchena neruvara rutema. Akatsika bhora rine ruvara regirini, neruvara rutsvuku neruvara rweyero. Akapfeka hembe ineruvara rweyero netirauzi rine ruvara rwekaki. Chimumvuri chemurume uyu chirikuonekera paakamira. Uyezve pane chimwe chimumvuri chemumwe munhu murefu refu chirikuonekera uye watisiri kuona kuti iye akamira papi.

Vanhu vashanu vakamira vari kuratidza kuti vakamira zvekuti vatorwe mufanidzo. Pane madzimai matatu nemunhu wechikuru mukomana mumwe chete nemudiki. Murume akapfeka hembe dzine ruvara rwebhuruu. Wechidiki akapfeka zvine ruvara rweyero dzine pamberi pane mitsetse mutema. Madzimai vaviri vakapfeka zvakati tsvukurukeyi mumwe akapfeka zvine ruvara rweyero.

Mureza unomiririra nyika une mavara matatu, kumusoro kune ruvara rweyero, kuzasi kune ruvara rwegirini, nechekuruboshwe kubva pasi kuenda kumusoro kune kamutsetse katsvuku.

Tupukanana tutsvuku twakawanda turipamuti turikufamba famba. Muti uyu urikuratidza kuti wakaona unemakwati. Turikuratidza kuti tunowanikwa mukati memakwati pamuti wakaoma. Patupukanan utwu panamai vacho vakuru vane ruvara rwebrown neruvara rwutema.

Huswa hwakawanda huri musango. Huswa uhwu hunoratidza kuti uswa hunomera panemvura yakawanda uyezve panezvimwe zvimiti zviripo usiri uswa badzi asi zvimiti izvi hazvikuri zvinoenda kumberi. Panoratidza kuti panoita mvura yakawanda asi izvezvi parikuratidza kuti pakaomerwa. Mamwe mashizha arikuratidza kuoma.

Siteshenari iri kuratidza kuti yakarongedzwa iri kutengeswa. Pana mabhiki, zvinyoreso zvine ruvara rwegirini, rutsvuku neruvara rwebhuruu, mapakapeni, mafaira ane muvara anoti pepuro, bhuruu, rutema, girini nerutsvuku uyezve pana mapenzura namasitika aripo.

Mishina yakawandawanda yezvenhaurirano kana kuti kominikesheni iri kutengeswa. Pakati pane munhu ane ganda rechirungu aripo. Kuruboshwe kune munhu zvakare ariko akamira.

Vanhu vanoratidza kuti vana vechikoro vari munhandare yekumhanyira. Nhandare iyi yakatarwa neruvara ruchena kuti zvijeke. Vakapfeka hembe dzeruvara rwebhuruu vamwe vakapfeka zvakasiyana nevamwe. Nechekudivi kune vakagara vakapfeka zvine ruvara rwebhurawuni. Pane ari kumhanya ave mberi kwevamwe atotanga kare kumhanya.

Nharaunda ine mapepa. Vanhu vanongokanda mapepa vachifamba mamwe anobhururuka. Kune magetsi munharaunda iyi. Mapoo emagetsi. Kune magetsi emumugwagwa. Kune dzimba dzakavakwa uyezve kune majuraho ariko nemiti. Kune rimwe divi kurikuratidza kuti kune dzimba dziri kuvakwa zvakare uye nemotokari dziri kufamba.

Nzvimbo yamakuva yakachengeterwa vanhu vakashaya kana kuti vakafa, nzvimbo iyi pane chigutsa chiripo nepamwe pakaiswa zvichena pamwe pakaiswa zvitema. Pamwe pakangoiswa simendi pamwe pakavakirirwa. Mune maruva nehuswa hwakawanda nemiti iripo pane zvivakwa vamwe vakashandisa matombo.

Chitoro chinotengesa juwerari chakaisa makabhodhi akanaka aneruvara rwegiriyei nemagirazi, ndomakaiswa juwerari yakawaridzwa irikutengeswa. Ine mhando dzakasiyana. Zvimwe zviripazvidhori zvimwe zvakawadzirwa pasi pane zvemuhoro juwerari yemuhuro, inosanganisira zvakagadzirwa nechuma nemanikiresi nemhete nezvimwe zvakadaro.

Musika wemuchero yakasiyana-siyana. Yakarongedzwa michero iyi. Yakaiswa pamatafura emapuranga ari kuratidza kuti ave nenguva. Michero iyi inosanganisira mengo, matomatisi hanyanisi nemabhanana. Mabhanana aya ari kuratidza kuti akuora, ashata, agarisa, nezvinanazi nezvimwewo.

Munhukadzi ane muparavara unoyevedza. Akagadzira tsiye dzake akadziyora zvakanaka nemazino ake akachena kuti mburetete ari kuratidza achinyemwerera. Akapeka mhete chena dziri kuenderana nekuchena kwemazino ake. Kumusoro arikutaridza kuti haana kupfeka zvekumusoro.

Shaki dzoruvara ruchena dziri mumvura pasi pegungwa. Dzinorarama dzichidya dzimwe fishi kana vanhu dzinogona kudya. Apa dziri kusiwima dziripo pasi pari kuratidza kuti pane mvura yakawanda, idzo dziri dzeruvara rutema noruchena.

Sango rine uswa rwakawanda namasengere ane ruvara rwegirini. Pane huswa hwakatemwa-temwa kumativi kuchisiya mamwe masengere ari pakati nehumwe huswa.

Motokari dzakapakwa panoratidza kuti inzvimbo inezvitoro zvakawanda ,panoitwa zvakawanda. Dzimwe motokari dzinotakura vanhu nemushikana shika. Nemakombi aripo anoratidza kuti akamirira kutakura vanhu zvekare. Zvitoro izvi zvinoratidza kuti panoitika zvakawanda. kune zvakavhurwa nemotokari dzimwe dziri kutakura. Marori arikuisa zvinhu mumotokari.

Motokari ine ruvara ruchena yakamira pamusika. Pane vanotengesa madomasi nezvimwewo. Pane matayi aripo akashongedzwa. Nechepakona pane zvinoitwa, pane zvinotengeswa uyezve panoratidza kuti pane zvinogadzirwa zviripo uyezve motokari iyi inogona kunge iri kutenga zvinhu kana iri kugadzirwa matayi.

Miguri miviri yechibage chinyoro chakafururwa chiri kuratidza kuti chichangobva mumunda.

Vanhu vari mumotokari inonzi sukuta. Ine ruvara rweyero. Zvinoratidza kuti dhiraivha ndiye ari kumberi akaisa magirazi ake nechemusoro ari kubaya baya runharembozha rwake. Pana mai vari kumashure vakapfeka hembe ine ruvara rwepingi nedhuku uye nezambiya.

Vakomana vakakotama vane saini yekunge vari kunamata. Vari kuita mutambo weyoga yoga. Vakapfeka kumusoro kwavo hembe dzichena vamwe vakapfeka dzitema. Pasi vakapfeka midhebhe yakasiyana siyana neshangu dzakasiyana siyana. Parutivi pavo pane ari kurutivi rwekurudyi akapfeka magirovhosi ebhuruu nemudhebhe mutema nehembe chena.

Madora arimundiro ineruvara ruchena. Akagadzikwa pajira rine mavara akawanda anoti matsvuku, yero, girinhi nemamwewo mavara. Mundiro umu mune madora aneruvara rutema uye akaiswa hanyanisi pamusoro dzineruvara ruchena.

Muti wakakura zvakanaka. Unamapazi akaumbika uye unoratidza kuti une mvura yakakwana . Pane miti zvekare yakaiswa mumapepa ineruvara rutema irikuratidza kuti iri kuchengetedzwa zvakanaka. Nemamwe maruva aripo ane ruvara rwe pingi akanaka arimuma tini, zvose zviri kuyevedza.

Vazhinji vari kufamba vari papevhimendi. Vari kuratidza kuti vari kuda kubira kune rimwe divi remugwagwa. Kune mota dziri kubuda mudhorobha dzichienda dzimwe dzichipinda mudhorobha. Hazvisi kupindika nokuda kwokuti hapana robhoti uye mota dzacho dzakaita tirafiki jemu. Kune vamwe vanhu vakagara varipo vane mabhege zvekare vari pabango rine ruvara ruchena.

Mushina uri mubhokisi, bhokisi rakavhurwa. Iwo uriwerudzi rwe bhuruu neruvara rutema. Mushina uyu ndewekutoresa pulse. Waka nyorwa neruvara ruchena kunzi pulse.

Munhu rume akabata simbi mumaoko akastimbirira pasi nedivi rimwe chete rimwe ruoko rakasimuka rinenge rakabata chiuno. Arikuratidza kuti arikuita mutambo wekusimudza masimbi, mutambo unosimbisa muviri yatinoti ekisesaizi. Murume uyu anemhasuru dzakawanda dzinoratidza kuti zvochokwadi anoita zvekusimudza masimbi. Anehembe chena kumusoro nechikabudura chitema.

Zvinyoreso zverudzi rwe paka. Zvatinoti stationary zvirikutengeswa. Zvakaiswa muma pepa. Zvinyoreso izvi zvimwe zvineruva rwebhuruu, zvimwe zvine ruvara rutsvuku, zvinwe zvine ruvara re girinhi ari ma paka peni. Achireva kuti mamwe anonyora zve girinhi mamwe anogona kunyora zvitsvuku.

Siteshinari inoshandiswa navarairidzi kana kuti nevana vechikoro. Pane zvinyoreso zviripo. Namapini ekupinira machatsi. Nechigero chineruvara rweyero. Namapepa ekunyorera aneruvara rwebhuruwu neruvara rwepepoo, namaraitin'i pedzi. Nezvimwe.

Musikana mutsvuku akagara pabhaketi. Akapfeka hembe yegirinhi nedhuku rebhuruu. Akatarisa rutivi achinyemwerera. Parutivi pake anechigubhu chemvura. Akapfeka masanduru kana kuti mapushi eruvara rutema.

Fodya ineruvara rwebhurauni inoratidza kuti ifodya yakaoma, yakasungwa misumbu misumbu zvichiratidza kuti pane kwairikumirira kuzoenda kuti inogadziriswa zvekare kuti igonozopinda pamaketi.

Vanhu vari munhandare yebhora. Vamwe vakapfeka zvitema vamwe zvichena. Nhandare iyi ine ruvara rwegirini. Ine tsangadzi iri kuratidza kuti yava kusimuka nemvura yakanaya. Uyezve pane gedhi rebhora rine ruvara ruchena. Rimwe bango rine ruvara ruchena neruvara rutema riripo zvekare. Vanhu ava vari kuratidza kuti vari kutamba bhora ramakumbo.

Shangu yekuruboshwe yemwana mudiki ineruvara rweyero. Kumberi kune mavara akaita maziso machena nepasi pakatenderedzwa neruvara ruchena. Kumashure kune ruvara rwe pepuru nemavara machena. Irikuratidza kuti mukati macho makasviba munetsvina. Iyo yakakweshwa kunze.

Vakomana vatanhatu vakapfeka nguwo dzokutambisa nhabvu. Ari pakati akabata bhora. Vakamira pamutsetse kuratidza kuti vari kuda kutorwa mupikicha. Vakapfeka hembe dzakasiyana siyana. Kumashure kwavo kune neti ravanogohwesa bhora. Kumberi kune chivakwa chiripo chemudhadhadha.

Ruoko rurikuratidza kuti rwakabata maruva akaiswa mubhasikiti aneruvara rwegirini rutsvuku nechitanda chakaiswa kuti chigoshanda pamwe chete nemaruva aya kuti aite chimiro chakanaka. Maruva aya mamwe akatumbuka zvichena mamwe zvitsvuku.

Munhurume akagera musoro wake zvakanaka. Akauchekerera zvinonwisa mvura. Bvunzi rake rakagerwa mumativi enzeve nekumashure. Rakasiiwa pakati. Riri kuratidza kuti rakaiswa mishonga kuti rive zvariri uyezve harina kukamwa.

Shangu dzemwana mudiki, mbiri dzine ruvara rwepingi nemutsetse we orenji nepamusoro pane ruvara ruchena. Dzine matambo matambo dziri kuratidza kuti hadzisisiri itsva.

Vanhu vari kutengesa zvinwiwa zviri muchingoro cheruvara rwegirini. Zvimwiwa zvamakeni zvimwe zvakanzi sevheni apu nemapepusi nemakokokora. Kune motokari dzakapaka nedzimwe dziri kufamba. Kurutivi kunoratidza kuti kune zvivakwa zviriko zvinoratidza kuti mahofisi. Panopfuura vanhu vakawanda nekuda kwezvivakwa zviripo panzvimbo iyi uye pane zvinhu zvakawanda zvinoitika.

Mwana wenzou akagara pasi akatarisa kune mvura. Mumvura muri kuoneka chimvuri chenzou. Nzou iyi ine ruvara rutema neruvara rwebhurauni. Iri kuratidza kuti mairi mune mvura yakawanda.

Ndiro inoratidza kuti inamatumbu nezvimwewo zvineruvara rwegirini nemuto wakatsvukira. Chikafu ichi chirikuyevedza huye chakabikwa zvakanaka.

Motokari irikuratidza kuti irikufamba mumugwagwa wedhorobha reHarare. Iri nechekurudyi, irikuenda kwairikuenda. Motokari iyi ineruvara rwuchena, yakavhura bhutu kumashure. Irikuratidza kuti irikuita mushika mushika kutakura vanhu vari muHarare. Dzimwe dzirikumashure pane dzirikufamba zvekare.

Mudzidzisi akamira pamberi pevana vechikoro ari kudzidzisa pane mukomana nemusikana vakabata mabhuku nemapenzura vakapfeka hembe dzakafanana mukomana ane kabudura kerudzi rwebhurawuni mudzidzisi akapfeka koti rake nesiketi ine ruvara rwepfumbu pamberi pane mupikicha wemwana mucheche neepuru nekomichi.

Musikana mumwe chete akatarisa mativi akasiyana akarukwa zvoisvo nwisa mvura, akawedzera bvudzi, akarukwa nerudzi rutema nerutsvuku akakunga hata pamusoro, anemhete dzake dzichena akapfeka hembe yake chena, kumeso kwake akakwenenzvera zvakanaka, tsiye dzake dzakaumbika zvakanaka.

Shangu mbiri dzineruvara ruchena neruvara rwerupfumbu ruripamusoro. Dzinezvimabhande zviripo nemukati makanyorwa neruvara rwepingi. Yekurudyi yakadzima zvakanyorwa nepingi. Ine karuvara kepingi kumashure nepabhande. Shangu idzi mbiri dzakagara pamataira aneruvara rwepfumbu.

Mushina wechirungu unoshandiswa kugezesa hembe. Unoisa hembe dzacho mukati. Ndewe sirivha unoshandisa magetsi.

Nzvimbo ine matombo akawanda, uyezve nemiti kunerimwe divi. Miti iyi irikuratidza kuti mune mhuka irimo, asi haisi kunyatsooneka zvakanaka.

Midziyo inoshandiswa kubikira muimba yekubikira pana mapureti aripo ane ruvara rwekirimu akarongana rongana ichi chinoshandiswa ibhokose rinoshandisa kuisira chikafu chinenge chakabikwa zvinowanikwa muimba yekubikira pazasi pane ndiro zvekare dzakarongwa rongwa dzine ruvara ruchena.

Muti wakakura une ruvara rwegirini . Muti uyu unoratidza kuti muti wemukotopeya uyezve wakakura wakanobata pane tambo dzamagetsi . Unogona kuita njodzi yekuzodonhera tambo dzemagetsi ukakuvadza magetsi. Pasi pakuratidza kuti pane ruzhowa rwefenzi ruripo

Mukomana akapfeka hembe chena, akabata pepa mumawoko akapfeka mudhebhe wejini nebhutsu chena dzisina kuvharika akapira gotsi chivakwa chakapendwa nebhuru chakavharwa nevakomana vaviri vakagara pamusika pane sumbureru itsvuku neyero nebhuru.

Vakomana vaviri vakamira vakapfeka hembe dzemutambo mumwe ane zvitsvuku mumwe ane zvebhuruu asi shangu dzavo dzakasiyana namasokisi vakabereka nhava dzavo kumashure vakamira vakatarisa kumberi zviri kuita sekunge vari kutorwa mufananidzo kumashure kwavo kune vakomana vari munhandare vari kutamba nhabvu.

Vanhu vakagara pamatafura. Mumwe akagara akatsamhira tafura, mumwe akagara akatsikirira nemaoko ekumashure patafura mumwe akarara patafura iroro. Muchitoro ichi makapendwa neruvara rutsvuku, makanyorwa kunzi Bhii. Parikuratidza kuti pane windo riripo apo vanhu vanoenda vachinobatatsirwa ipapo. Zvirikuratidza sekunge hwindo iri rakavhara. Vanhu vacho vanogona kunge vasipo kana kuti vasati vauya.

Varume vari munhandare munotambirwa mutambo. Vakapfeka hembe dzakafanana dzine ruvara ruchena. Dzine mitsetse mitsvuku. Dzakanyorwa neruvara rwegirini. Dzakanyorwa manhamba akasiyana-siyana. Vari kukava mabhora machena. Vakapfeka masokisi matsvuku nebhutsu dzakasiyana-siyana. Munhandare mavari mune tsangadzi yakachekererwa zvakanaka yeruvara rwegirini.

Miti yakareba yerudzi rwemuPalm neruvara rwegirini kumusoro neruvara rwebhurauni kuzasi. Pana matombo aripo akavakirirwa uyezve muti uyu uri pane tambo yemagetsi.

Mashanga echibage akaunganidzwa, nechibage chirikugochwa. Uyezve parutivi panoratidza kuti pane marara anoraswa nevanhu vemunharaunda . Nharaunda iyi inoratidza kuti ine dzimba dzakanaka dzine miti nema dura wall. Inzvimbo inogara vanhu vepamusoro. Pane mugwagwa unofamba motokari une tara .

Pamusoro pekapeti pfumbu panemashizha egirini aripo uyezve pane mugwaku wechivanhu wakaiswa chikafu chirimo mukati zvinoita sekunge zvidyiwa zvechirungu.

Chitoro chinotengesa nhumbi dzamadzimai. Pane zvidhori zvakashongedzwa hembe idzi. Chiri pamberi chakaratidzira hembe ine ruvara ruchena isina maoko. Hembe iyi ine jira rakaita mapundu mapundu uyezve rinoratidza kuti rinonyatsofita vanhu vakaita vamasaizi ose.

Chibereko chineruvara rweyero chakabatira panamai vacho vaneruvara rwegirini. Chinoratidza seEgg-plant nemamwe aneruvara rwegirini achiri madiki. Ese anoratidza sema Egg-plants. Cheyero chirikuratidza kuti chaibva chegirini chirikuratidza kuti hachisati chaibva. Cheyero chavekuda kutanhwa kuti chigodyirwa.

Chitoro chinotengeswa hembe. Pamberi pechitoro pakaiswa chidhori chakashongedzwa hembe refu yerudzi rwe 'African attire' ineruvara rweorenji nemamwe mavara egireyi namavara ebhuruu. Hembe iyi inoratidzika kuti yakasonwa zvakanaka uye inoyevedza.

Muchero wemunachisi une mashizha egirini. Manachisi aya ayibva aneruvara rwakatsvukuruka.

Mapuranga akaiswa pasi, panepuranga hombe pozoti ma paranga aripamusoro mamwe matete mamwe makobvu. Nechekuchekesa mapuranga.

Shangu mbiri dzakavhurika kumberi nekumashure dzerudzi rwemasanduru dzakanyorwa parutivi kuti fifite zvichireva kuti ndiyo mari yairi kutengeswa nayo. Shangu idzi dzine ruvara rutema mukati pamusoro dziri dzitsvuku dzakatsimbirira pane mapepa, dzirikuratidza kuti itsva.

Chipuka chinotyisa. Chine ruvara rweorenji. Maziso matema nemuromo wakapinda pakati pemaziso. Nzeve dzinenge mashizha, chiine ukushe hwakawanda, chinogara musango.

Vanhu varikufamba vamwe vakagara. Panoratidza kuti pasevhisi sitesheni , panoisirwa muto nemotokari. Kune mvura yakanaya yakawanda zhinji. Mvura iyi yakatsvaira tsvina yose imwe ikaisa muchidhireni. Asi imwe yakasara kunze.

Mureza unomiririra imwe nyika. Mureza uyu une mavara matatu, ruvara rwebhuruu, rutsvuku neruvara ruchena. Pamureza uyu pane ruvara rwebhuruu ruri pamusoro neruvara rwebhuruu ruri pakati neruri pokupedzisira. Pakati pemavara ebhuruu aya panopinda mavara machena. Nechekuruboshwe kune "triangle" yeruvara rutsvuku. Mukati me"triangle" iyi mune karuvara kachena.

Mureza unomirira umwe nyika. Pakati une mufananidzo wezvinomiririrwa nenyika iyoyo, munhu akatakura mureza papfudzi. Wakanyorwa kunzi 'THE SOUTH WILL RISE AGAIN' nechinyorwa neruvara ruchena. Mureza uyu une ruvara rutsvuku. Une muchinjikwa weruvara rwe'blue' namavara machena.

Mafayira namapanga. Mafayira ndeekurodzesa mapanga. Mapanga acho aripo. Masikurudhiraivha aripo. Zvese zvine kumuromo kwesimbi asi kwekubatira kuri kwepuranga. Zvakaunganidzwa.

Imba yakavakwa zvakanaka zvinehutsanana. Nemataira egireyi iyo ineruvara rwegireyi. Inamawindo akanaka. Pane magetsi aripo, pane raiti ririkuratidza kuti rakabaka. Panze pane huswa hwakaoma. Asi imba iyi, pamusoro pane muti uripo unoratidza kuti waenda pamusoro pemba uyezve nepamusoro pemagetsi. Zvinova zvinejodzi pamagetsi nekudenga remba .

Zvitiyo zvirikukwara-kwara pane manyuwa emusaipurasi akadonhedza marara awo. Parikuratidza kuti pane chikafu chiripo. Zvitiyo izvi chimwe chineruvara rwebhurauni chimwe chine ruvara rwakacheneruka neruvara rutema.

Sadza rineruvara rwebhurawuni, rinenge sadza remhunga. Kana kuti remapfunde. Nemadora anematomatisi nenhinsi mbiri dzehuku. Sadza iri rinehutano, uye ririkuratidza kuti rakabikwa zvakanaka.

Dzimba dziri kuvakwa dzinoratidza kuti itsva. Zhinji dzacho hadzina matenga dzadarika pahwindo reveri dzamirira kuiswa matenga. Hadzina mahwindo asi nerimwe divi pane dziri kuratidza kuti dzakapera asi dzose vari kuzama kuvaka. Ichiri nzvimbo itsva uyezve pamwe pari kuratidza kuti hapasati pave kugara vanhu.

Matemo makuru akarodzwa anechekubatira chepuranga nemiti yegirini uyezve nemiti yakatsemurwa-tsemurwa.

Mushina unoratidza kuti unoshanda pamotokari une ruvara rwepfumbu nemumwe makacheneruka. Mushina uyu unoratidza kuti unoshanda pamotikari nekuti pane pakanyorwa kunzi Toyota.

Maruva akaisvonaka akawanda. Ane mashizha egirinhi, neruvara rwepepoo nerumwe ruvara ruchena.

MidzIyo inoshandiswa muimba yekubikira. Mapureti akarongererwa akaturikidzana-turikudzana mamwe edenderedzwa mamwe akadhivhaidwa pakati. Akaiswa maruva rimwe divi nerimwe divi. Maruva aya aneruvara rwepingi neruvara rweorenji neruvara rwegirinhi. Dzimwe dzinedenderedzwa dzineruvara rweyero neruvara rwebhuruu

Mushini une ruvara rwakaita rwegireyi. Unoratidza kuti mushina unomikisa ngongiri. Inoiswa nechemudende umo wobviswa chimuvharo choiswa ipapo vomikisa kongiri.

Kombiyuta inoratidza kuti yakaiswa pachaja. Pane chaja ine ruvara ruchena uyezve yakaiswa patafura. Kombiyuta iyi ine ruvara rutema. Iri kuratidza kuti yasakara yava yokudhara.

Munhurume akamira akabata kumashure ari munhandare yebhora ine ruvara rwegirini inoratidza kuti mune tsangadzi yakanaka akapfeka hembe chena dzine mitsetse webhuruu nechekumaoko akapfeka chikabudura chine ruvara rutema nemitsetse michena akapfeka mateki mumakumbo make ane ruvara ruchena nepingi nemasokisi.

Mureza unomirira nyika yeBulgaria iri kuEurope. Mureza uyu une muvara muchena kumusoro nemuvara wegirini pakati nemuvara mutsvuku kwekupedzisira. Mavara aya ane zvaanomiririra kunyika yeBulgaria.

Mameshini ane ruvara rwesirivha anotenderera anoshanda ari panze achishanda namameshini ari mukati akafanana namakumbiyuta anoratidza kuti isisitimu inoita kuti makombiyuta arambe achitonhorerwa inonzi kuringi sisitimu uku kunoratidza kuti kuseri kwezvitoro.

Gonyeti kana kuti rori hombe. Riri mumugwagwa. Rine musoro muchena netruck yakaita yegirei. Ririkufamba richienda kwaririkuenda. Motokari idzi dzinotakura zvinhu zvizhinji uyezve zvinofamba kunhu kwakareba.

Juraworo kana kuti ruzhowa. Rakavakwa nechidhina chine ruvara rutsvuku. Mukati muri kurataridza kuti mune miti yakawanda. Pakati pejuraworo nepakati petara kana kuti mugwagwa ine ruvara rutema pane miti iripo zvekare yakakura uye pane kanzira kanoratidza kuti kanofambwa nevanhu. Panoratidza kuti panorasirwa marara akawanda aripo pane tsvina yezvinhu zvakangoraswa raswa.

Shangu mbiri dzinoratidza kuti dzakasimukira kumashure dziine bhande rakabva kumashure rakanoiswa kumberi, pamberi dzina mabhandi uye dzakavhurika kumberi nekumashure dzine ruvara rwe kirimu dzakakanyorwa mukati kunzi EGO dzose dziri mbiri dzakagara pasi pane jira rine ruvara ruchena redhoirisi.

Iyi inonzii parsly pachirungu. Inoshandiswa pakubika. Iri pamusika yakasungwa iri kutengeswa yakawaridzwa pasagi.

Vanhu vakawaridza mbatatisi nezvimwe zvakawanda vanoratidza kuti vari pamusika vari panze vamwe vari mumashedhi akavakirirwa vanhu vakawanda vamwe varikutsvaga zvekutenga uyezve pane vari kuratidza kuti vari kutengesa ma Things akabereka mwana ane mapepa ema Things aarikutengesa nzvimbo iyi inoratidza kuti inzvimbo yembare ine zvimwe zvakafanana zviri mumasagi zvakafanana nematemba nezvimwewo zvakawanda.

Ndiro ine sadza nesupu uyezve ine nyama. Nyama iyi yakabikwa zvakanaka inoratidza kuti mune zvemukati nzondora, mutsipa, rivha nemagizadzi. Zvakabikwa zvakanaka asi madomasi arikuita sekunge asina kuibva zvakanaka.

Musika wezvirimwa zvakawanda zvakanaka zvinoratidza kuti zvichangobva mumunda. Pane matomatisi matsvuku makeritsi, girinhi bhinzi, girinhi pepa nemhiripiri zvakaiswa pamusoro pechipepa chitema. Zvirikutengeswa, zvinemitengo, zvekare zvirikuratidza kuti zvirikuita marii.

Vanhu varimundanhare vakapfeka nhumbi dzekutambisa mutambo asi vaine hembe dzakasiyana siyana. Pasi pane vane bhora varikutamba. Pane vaviri varikuratidza kuti vari pamusoro, mumwe aripedyo nekunogohweswa bhora. Kune rin'i rine neti, nebhodhi rebhasiketi bhoo riripadenga. Bhora ravo rine ruvara rutsvuku.

Hanga ine ruvara ruchena neruvara rutema yakamira papuranga yakatarisa divi. Payakamira pana mapuranga aripo.

Ava varume vakamira vakawanda zviri kuratidza kuti vari pabasa zvipfeko zvavo zvinoratidza kuti vanhu vanoita zvekuweredha nekuti kuva nemagirazi mumaziso ane maherumeti vamwe vane maepuroni nemagiravhusi mumaoko nehovhorosi dzekushanda nadzo uyezve pamberi pavo pane simbi dziripo dzinoratidza kuti dzinenge dziri kuda kuweredhewa vakapfeka hembe dzakasiyana asi vazhinji vakapfeka bhuruu.

Vanhu vari kufamba vari muguta reHarare. Vamwe vakamira vana mabhegi avo. Vamwe vari kutengesa eyataimu nevamwe vakabereka mabhegi vari kufamba. Pavari kufamba pane vari kutengesa eyataimu uyezve panoratidza kuti pamberi pane chitoro chiripo. Pane murume akamira zvakare ari kutarisa vanhu vari kufamba. Uyezve kune zvivakwa zvakareba nemotokari dziri kufamba dziri mumugwagwa.

Mameshini ane ruvara ruchena anonzi mafotokopingi meshini. Ane mizero kubva pane mudiki zvichikwira. Pane mina iri kuonekwa. Mameshini aya pane panoiswa bepa nechepamusoro kana uchida kufotokopa. Pozoita pane panobayiwa bayiwa pane ruvara rwebhuruu neruvara ruchena. Pana mabhatani aripo. Bepa robuda nepasi.

Nzvimbo ine matombo mazhinji nemiti mishoma. Miti yakaita pano nepapo asi miti ndoyakawanda uyezve paneuswa hunoratidza kuti hwakaoma .Nzvimbo iyi inoratidza kuti inorimwa nevanhu vari munharaunda vakatenderedza nzvimbo iyi.

Chikafu chakabikwa chiri mundiro ineruvara chinoratidza kuti chikafu ichi chbikwa zvakanaka mune nyama nezvimwe zvirimo zvine ruvara rwebhurauni nyama ineruvara rwebhurauni asi rwakacheneruka nezvimwe zvirimo mukati murikuratidza kuti mune supu zvakare yakaiswa kari.

Matombo akawanda arikuratidza kuti pane imbwa dzakagara pamusoro pematombo aya dzine ruvara ruchena uye kune miti mizhinji iriko , nzvimbo iyi inoratidza kuti iri musango rakanaka rine rinoyevedza rine miti yegirini.

Vanhu varikufamba mumugwagwa weHarare une zvivakwa zvakawanda. Mune vanhu varikufamba mune motokari dzirikufamba mumugwagwa. Motokari dziripanzvimbo iyi ndedzerudzi rwamaTwin Cab uye parikufambwa nevanhu ava parikuratidza kuti inzvimbo yevanhu vashoma kusina vanhu vakawanda. Mahofisi acho anoratidza zvekare kuti mahofisi anoitwa zvikuru.

Bhidha rakareba rine mupinyi murefu uye bhidha racho rakaita resimbi.

Vanhu vakawanda vakamira-mira. Vamwe varikufamba, vamwe vakabata tuvana, vari panzvimbo, vamwe vakagara pasi. Pavakamira pane zvima pillar zvichena. Zvimwe zvima pillar zvemagetsi zvine ruvara rwe gireyi. Pane maruva aripo akanaka aneruvara rwe girinhi, mamwe ari kunze aneruvara rwakasvibira.

Sikuru dhiraivha ine ruvara rwesimbi nechimubato chine ruvara rutsvuku. Parutivi pane mafisha puragisi matsvuku akaita purasitiki namawudhu sikuru ari parutivi. Wudhu sikuru rinopinda mune mufisha puragi rochirovererwa kumadziro nesikuru dhiraivha.

Munhurume arikufamba ari mumugwagwa akacheukira rutivi kune imba ine ruvara ruchena nepamusiwo pakaiswa pendi yeruvara rwe girinhi . Akapfeka juzi remutsetse mutsetse rine ruvara rwe orenji, bhurauni, waiti nerutema. Akabata bhegi mumaoko make akapfeka mudhebhe wake werudzi rwe jinhi, akabata rumbozha nhare mumaoko. .

Mudzimai mutsvuku akapfeka hembe ine ruvara rutema akapenda miromo yake. Akapfeka zvishongedzo zvemuhuro. Zvishongedzo izvi zvine mavara akasiyana siyana zvinoti pink, bhurauni ,orange ruvara ruchena ne girinhi . Kazhinji zvinopfekwa nevanoita zve African culture .

Shangu dzeruvara rutema nemitsetse michena murutivi dzinemukati muneruvara rutsvuku, dzerudzi rweadhidhasi. Ishangu mbiri dzirikuratidza kuti dzakambopfekwa.

Vakomana vakarara munhandare yebhora vakapfeka hembe dzekutambisa nhabvu, vari kuratidza kuti vamwe vakarara nemanhede vamwe vakagara vamwe vakarara nerutivi vakapfeka shangu dzakasiyana siyana nemasokisi akasiyana siyana pakati pavo pane ndiro iri kuratidza kuti ndeye chikafu.

Gonyeti ririkuratidza divi remusoro nepakati parino joiniwa, nepamashure pane ngoro uye nesimbi iripo namavhiri maviri ekumberi. Rinoshandiswa kutakura zvinhu zvakarema uye zvakawanda kuyenda kunzvimbo dzakasiyana.

Shiri inemuchochororo muchena wakachena kuti mbuu. Inerumwe ruvara runenge rwebhuruu nechemuzasi. Nepahuro pakaita ruvara ruchena. Nemuromo wepepuruu wakanobata mumaziso mune ruvara rutema. Mutumbi une ruvara rutsvuku. Makumbo ane ruvara rwepepuru. Shiri iyi inoratidza kuti inogara mumvura. Uye pairi yakamira pamuti.

Shangu mbiri dzinoratidza kuti ndedzemunhukadzi. Dzirikuratidza kuti dzineruvara rutema uye pamusoro paneruvara rwebhurauni. Shangu idzi mukati muneruvara rwakaita rwepfumbu uye dzirikuratidza kuti dzakatsveyamira nechemukati.

Nharaunda ine tara uyezve pane motokari dziri kuratidza kuti dziri kutakura vanhu. Pane yakavhura bhutu. Neimwe iri kumashure uyezve dzimwe dzamira nekuda kwedzimwe, dzakamira pamberi dziri kutakura pamberi. Pamberi pana makombi zvakare ari kutakura vanhu. Motikari idzi dzabva dzamira, dzavhiringana nekumira kwaita dzimwe. Dzose dziri kuratidza kuti dziri kutsvaga vanhu vekutakura

Musika une zvakawanda zviri kutengeswa zvinosanganisira mbatatisi nezvimwe zviri mukati, zvimwe zvokupfeka nezvimwewo zvakasiyana. Vanhu vakawanda vanoshanya vachida kutenga zvinhu izvi uyezve pane hembe dzinoratidza kuti ihembe dzokuchechi dzinoruvara ruchena. Dzinosonwa zvakare, vanosona varipo zvakare.

Gamba ritema, nepadumbu pachena, nepamusoro pakaita bhuruwu. Rinemushonga unouraya zvipuka. Zvipuka zvacho zvirimumativi, zvirikuda kupinda mukati. Zvikapinda mukati zvinofiramo. Pane padumbu pakanyorwa kuti panouraya zvipuka.

Mureza une zvaunomirira kunyika iyoyo. Une ruvara rwegirini neruvara rutema. Muchimedu cheruvara rutema mune ruvara ruchena ruripo nemitsetse michena iripo uyezve muchimedu cheruvara rwegirinhi mune mufananidzo weruvara rweyero urimo. Zvose izvi zvine zvazvinomirira kunyika iyoyo.

Michero yakawanda yakaunganidzwa imwe irikuratidza hutano kuti ichangobva kubviswa mumunda, imwe iri kutaridza kuti yava nenguva yabviswa mumunda. Imwe ine ruvara rweyero, imwe yakatsvukuruka, imwe ine mavara egirini. Michero iyi inosanganisira mabanana, magirepusi, chibage chechirungu, ndimu, muremani, zvinanazi, magaka echirungu nemagaka echivanhu.

Vanhurume vakapfeka hembe dzekutamba nadzo nhabvu. Vamwe vakapfeka hembe dzineruvara rutsvuku, vamwe vakapfeka hembe dzineruvara rwebhuruwu. Mumwe arikusweverera bhora kureva kuti arikuedza kuda kunwisa bhora . Varikutamba nhabvu ye basiketi bhoro

Bhatiri rerudzi rwedheka repamotokari, rineruvara rutema. Rakanyorwa neruvara rutema nezvimwe zvakaita orenji nepamwe pakanzi sevhenite. Bhatiri iri rakagara pasi paneruvara rwepfumbu. Rine chokubatira chitema.

Ruzhowa rinoratidza kuti rakavakwa nezvidhinha zvitsvuku, rakavakwa zvakasimba. Rakanyorwa nechepadumbu zvarakanyorwa zvichiratidza kuti ihotera. Nechemukati munoratidza kuti munechivakwa chikuru chirimo chineruvara rwebhuruu.

Mureza unomirira imwe nyika. Uneruvara rwebhuruwu pamusoro, rwebhuruwu pazasi. Mumativi mune ruvara rwebhuruwu zvekare kuruboshwe nekutudyi. Pakati paneruvara rwuchena. Zvose izvi pane zvazvinomiririra kunyika iyoyo.

Apa pane miti yakasiyana-siyana. Imwe ine mashizha egirinhi , imwe ine ine mashizha akucheneruka. Miti iyi, imwe yacho ine vana yakabereka. Vana vacho vari kuratidza kuita vachena asi vachiratidza kuti vakunoita pepuru asi zvichiratidza kuti haasati anyatsoibva zvakare. Miti iyi, muchero uyu unowanikwa musango.

Munhu asina chaakapfeka. Akapfeka chinhu chinenge chijuzi, chinenge chinembe, chinenge chisiketi chiri kubhuruka chine ruvara ruchena, rwebhuruu neruvara rweyero. Ari kutamba ari mudenga. Izvi zvinoratidza kuti kutamba kunoita nerumwe rudzi kunyanya rudzi rwechiNdevere kana rudzi rwechiSouth Africa. Ndo vane matambiro akadai.

Mugwagwa unoratidza kuti mugwagwa mutsva uchangobva kugirendwa. Pane vanhu varikufamba varikuenda kwarikuenda. Inoratidza kuti inzvimbo itsva ichangoda kutanga kusevhiswa ichigara vanhu. Mune miti mizhinji irikumativi ose nekumberi.

Huku chena ine muchochororo mutsvuku. Yakamira pakati pemapaipi maviri. Iyo iri kuda kudarika pane rimwe paipi, ichena. Mairi mune uswa hwakasvibira asi wawe kuratidza kuoma.

Ruoko rwemunhukadzi nerwemunhurume vakapfeka mhete dzesvitsa. Rimwe ruoko rutema rimwe ruoko rutsvuku. Mhete idzi dzinoreva kuti imhete dzewanano kana kuti marin'i ewanano esvitsa tsvene.

Mishina iri muchitoro iri kutengeswa inoshanda mabasa akasiyanasiyana. Mishina iyi yakaiswa mumabhokisi iri pamasherefu ichitengeswa. Iri mumabhokisi akasiyanasiyana ane ruvara rwakasiyanasiyana. Pane akaiswa mumabhokisi matsvuku mamwe mabhokisi ebhuruu zvichingodaro.

Bhandi remunhu rume rakagadzirwa zvinoyevedza. Rimwe divi rakagadzirwa ne "leather" ineruvara rutema, rimwe divi rine simbi. Rakagara paneruvara rwebhurawuni .Parudivi panechimwe chinhu chiripo chineruvara rutema.

Mutambi wechinyakare kana kuti sekuru godobori vakapfeka matehwe emombe avakapfeka kuzasi nemumusoro. Vakagara varikunyemwerera vakapfeka ringi yavo mumawoko vakapfunya rusero. Uku kuita kwevanhu vechinyakare kana kuti vanasekuru godobori kana varipabasa vanoita mapfekere iwaya.

Mushina muduku uneruvara rwe sirivha. Parutivi pane rumwe ruvara rwe bhuruu. Wakagara pamusoro pechi kabhineti. Mushina uyu unoratidza kuti une zvaunokuya.

Nyama iri kugochewa pane mazimbe akatsvuka nefenzi iripo yakaita kuti nyama iyi inyatsoradzikwa zvakanaka, nyama iyi iri kugochwa imwe yaibva imwe haisati, imwe yatsvukirira imwe ichiri kutotanga kuiswa pamoto nyama iyi inoratidza kuti iri kuda kutengeswa.

Bhatani remesenja rinowanikwa pasheshibhondi yerumbozhanhare kana yepakopuyuta. Rineruvara ruchena pakati , neruvara rweorenji , bhuruwu ne pepoo. Pochizoita rumwe ruvara ruchena neruvara rutema.

Mbatatisi nhatu dziri pabhodhi rineruvara ruchena idzo dzine ruvara rwakaita goridhe dzirikuratidza hutano. Imwe ihombe dzimwe idiki.

Chitoro chirikutengesa shangu dzerudzi rwemasanduru . Dzinamavara akasiyana siyana uye ma dreads ekurukisa musoro akaturikwa. Ane ruvara rutema, mamwe ane ruvara rwe bhurauni, mamwe ane ruvara rwe pingi, arikutengeswa zvekare namafuta. Pane shangu dzirikutengeswa dzine ruvara dzimwe ruchena, dzimwe re bhuruu, dzimwe rweyero nemamwe mavara akasiyana.

Mukomana ari kufamba mumugwagwa. Pamberi pake pakanyorwa kunzi tuu kiromitazi. Akapfeka hembe tsvuku ine ruvara ruchena pamberi nechikabudura chine ruvara rutema, rimwe divi chine mutsetse muchena, rimwe chine madonzi-madonzi machena. Kumativi kwake kuri kuratidza kuti ari kufamba musango. Mune miti yakawanda, rimwe divi kunenge kune gomo.

Vatambii vemitambo vakapfeka shangu dzakafanana vari pamberi mumwe arikumashure akapfeka dzerudzi rwake ega. Vasikana vakapfeka maswimin'i koshitumu, vakomana vakapfekawo dzavo hembe. Arikumashure akapfeka zvakasiyana nevamwe. Asi vose varikuratidza kuti vane zvavapiwa, mamenduru avakaisa muhuro kuratidza kuti vabudirira panemutambo wavanga vachiita.

Murakatira wemanwiwa akatemhewa akaunganidzwa, manwiwa aneruvara rwegirina nemachena, paari paneuswa hwegirini.

Vanhurume varikumhanya munhandare yekumhanyira vakapfeka hembe dzinoratidza kuti ndedze mutambo dzakasiyana vamwe vane zvichena kumusoro vamwe vane zvichena nezvitsvuku vamwe vane zvegirini asi vane zvikabudura zvakafanana shangu dzavo dzakasiyana zvakare varikuratidza kuti vari mutireki yekumhanyira varikumhanyidzana.

Munhurume akapfeka bhachi rake rakareba nemudhebhe wake une ruvara rwegireyi, neshangu nhema nehembe yake chena, arikuratidza kuti arikufamba akabata zviro mumaoko, mugwagwa waari kufamba wakanyarara kuti ziro hauna vanhu vakawanda, pamberi pake pane mudhudhudhu uri kuuya nechisikuta chiri kuuya neimwe motokari iri kumberi nezvivakwa zviri mumativi zvine ruvara rwebhuruu.

Makii ("lock") neshinda. Panoratidza kuti pane tsono nemachira matsvuku nezvikari netsamba. Zvinoratidza kuti izvi zvinogona kunge zvakauya nomunhu ari kuda kubatsirwa nasekuru vanorapa. "Lock" inoratidza kuti munhu anogona kuvharirwa upenyu hwake kuti husafambe.

Ruoko rwemunhukadzi rwakapfeka chishongo chemumaoko. Chishongo ichi chineruvara rwebhuruu. Chakarukwa-rukwa zvakanaka chikaiswa mifananidzo yakasonererwa pekare yakabairirwa ipapo. Panemufananidzo waJesu aripamuchinjikwa, pakabva paiswa mufananidzo wechisikeretoni, mufananidzo webhatafurayi nemufananidzo weshepi yerudo.

Tsuro ine ruvara rutema. Padumbu paine ruvara ruchena. Ine makumbo mana nzeve mbiri. Yakamira negumbo rimwe.

Mureza unomiririra imwe nyika. Une ruvara ruchena nechekumusoro. Kuruboshwe kwaro kune mutsetse webhuruu. Kuzasi kune ruvara rutsvuku.

Nzvimbo ine zvivakwa zvakawanda zvakatenderedza nzvimbo iyi inoratidza kuti inzvimbo iri muHarare uyezve motokari zhinji dzakapaka zvichiratidza kuti pane zvakawanda zvirikuitika anogona kunge ari mahofisi makuru aripo kune mwana wechikoro akabata foni yake arikuteerera nebhegi nehembe neruvara rutsvuku nemudzimai ari kufamba nevamwe vanhu varikufamba vari munzvimbo umu vakawanda nevamwe vari kutenga zvinwiwa.

Mushina une ruvara rwemeruni neruvara ruchena neruvara rutema. Mushina unoiswa pamagetsi wokuswatura hembe dzinenge dzakaunyana. Mushina uyu unonzi ayini pachirungu. Une panoiswa mvura pane bhatani richena kana uchida kuisa mvura mukati kuti ugosasa-sasa nhumbi dzako. Pamusoro pane panobaiwa kuti mvura ibude inosasa hembe. Uyezve pane panochuniwa-chuniwa zvichienderana nejira rauri kuayina.

Kapukanana kadiki kaneruvara ruchena pamusana neruvara rutema mumakumbo kaneruvara rwegireyi. Karipadombo rineruvara rwakacheneruka. Kapukanana aka kanoratidza kuti kanogara musango.

Chitoro chinotengesa zvinyoreso namabhuku mazhinji acho ari mabhuku ekuverenga evana ane mazita akasiyana siyana mamwe anonzi Martine mamwe anonzi marvelous nature mamwe ane mamwe mazita akasiyana siyana namakireyoni zvekare ekukarisa.

Shiri ine ruvara rweyero neruvara ruchena nemuromo wegireyi. Yakamira iri pane muti mukuru une tumashizha tudiki tune ruvara rwegirini. Shiri iyi inonzi 'Parrot' pachirungu.

Bhusita ramagetsi rakagadzirwa richiita sekunge muti uri musango, rakagadzirwa kuti rive nehukama nezvipuka zvemusango zvakafanana neshiri kuti dzisaone sechinhu chinotyisa rina mashizha anoratidza kana ari musango kuita girini nebango rinoita semuti.

Hembe dziri muchitoro dziri kutengeswa pamberi pakaiswa mufananidzo wechidhori chakapfeka rokwe richidzimai rakareba rerudzi rwepfumbu nemaoko marefu pamberi nechepamusoro pakaiswa ruva rerudzi rwegoridhe.

Muchina unoratidza kuti unokonekitwa pamagetsi, uyezve pane zvinozobairirwa kuti zvishande. Unoratidza kuti muchini uyu une chekuita namagetsi.

Mudzimai mutsvuku akashongedza kumeso kwake akanyora tsiye dzake zvakanaka akapenda kumeso kwake nokupenda miromo yake akapfeka mhete munzeve make dzeruvara ruchena akapfeka hembe isina maoko neruvara ruchena neruvara rutema akagadzira musoro wake zvakanaka akaisa shedhi akapushira bvudzi rake kumashure akasunga chipomupomu cherudzi rusiri rwebvudzi rake.

Vanhukadzi varikufamba vakabereka mabhegi varimuberevere rezvitoro. Varikufamba vari vaviri vasangana nemumwe munhurume wavarikupesana naye uyezve pamberi pane varikutengesa zvinhu varipanze zvakafanana nehembe nezvimwe zvipfeko. Pamberi panevanhu vakawanda zvakare. Vanhu vanoratidza kuti panzvimbo apa pane zvikuru pane zvinotengeswa mumashopu panze uyezve nemumigwagwa.

Vanhu varimunhandare vakapfeka hembe dzineruvara rweyero nebhuruu. Varikuratidza kutu varikutamba bhora.

Chikero chekuyeresa zvinhu. Pamberi pane ndiro iripo inoiswa pachikero, Chikero cheruvara rwebhuruu nefesi ine ruvara ruchena yakaiswa manamba kubva panamba hwani kusvika panamba tuwendi uyezve chine chekugarira chine ruvara rwesirivha.

Magaka akawanda anonzi magaka echirurungu makiyukamba. Anoratidza kugwinya uye kuti akasvika, akawana mvura nemanyowa zvakakwana. Magaka aya arikuratidza kuti achiri kunzwa, haasati asvava kuti atengeswe kana kuti adyiwe.

Vakomana vakawanda, vakuru nevadiki, vakapfeka zvichena, vamwe vakapfeka zvisiri zvichena kupasi. Vakapfeka mabhande matema, vamwe havana mabhande. Vakomana ava varimuzimba zikuru, varikudzidzira mutambo wekarati.

Varume vaviri vakamira vakapfeka hembe dzichena kumusoro kupasi vakapfeka matirauzi avo akasiyana. Muhuro mavo vakaisa mamedhuru kuratidza kuti vakabudirira mumutambo wavaitamba. Vakabata zve mashiridhi ane ruvara rwegoridhe kuratidza kuti vakabudirira. Mumwe ari kurutivi akaisa emviropu kuratidza kuti mune mari zvakare yaakawana pakubudirira kwake.

Gonzo rakafa. Parutivi parikuonekwa paine matireyi maviri ane zvinhu mukati zvinoratidza kuti mushonga wamakonzo. Pamberi pane bhokisi riripo rinoratidza kuti rine mushonga wamakonzo. Gonzo rinoratidza kuti rakadya mushonga wamakonzo urimuma tireyi, kufa kwarakaita. Pariri rakarara, pane tumatombo tudiki diki tune ruvara ruchena.

Chitofu kana kuti bhurayi sitendi, chokubikira kana kugochera nyama. Chinemakumbo mana nemawoko ekutakurisa, uyezve chineruvara rwe bhurauni. Chinoiswa huni mukati ne fenzi pamusoro munhu obikira kana kugocha nyama.

Vanhu vatatu vakamira. Vaviri vakapfeka mumwe neruvara rwegireyi mumwe neruvara rweyero nezvikabudura mumwe ane chine ruvara rutsvuku chimwe chine ruvara rwebhuruu. Vaviri ava vairatidza kuti vatambi vetsiva kana kuti vebhokiseni. Ari pakati ari kuratidza kuti ndiye mukuru wavo, refuri. Akapfeka zvichena kunze nehembe yake yegirini nemudhebhe wake weruvara rwegireyi.

Imba inoratidza kuti ine makabati. Pamusoro pakaiswa puranga rine ruvara rwebhurawuni nerimwe divi kwakaiswa ruvara rwekirimu. Mataira ari pasi anoratidza kuti ndeeruvara rwekirimu runoenderana nebhodhi riri pamusoro.

Zvivakwa zvakanaka zvakawanda zvinoratidza kuti pachikoro, pane vanhu vari kufamba varipo vakatakura mabhegi varikuratidza kuti vari kuenda kuchikoro vanhurume kozoti kune vamwe varimo mukati zvakare varikuratidza kuti vari kuita zvechikoro, chikoro ichi chinoratidza kuti chinobatsira nharaunda yakachitenderedza panhau dzechikoro.

Chipukanana ichi chinonzi dande mutande. Dande mutande chine ruvara rwebhurawuni namakumbo akawanda marefu. Dande mutande rinogadzira inonzi sipaidha webhu kana richifamba. Uyezve rakagara pasi pane ruvara rwebhurawuni

Chitoro chinotengesa zvinoshandiswa nevarayiridzi nevana vechikoro zvatinoti siteshenari nechirungu zvakafanana nemanira, zvakafanana nemamanipini, zvakafanana nemapepa ekuisa kumadziro, zvinyoreso nemahayirayita zvine mavara akasiyana siyana kana ari mapepa nemabhuku ekunyorera nemanotipedzi.

Mureza une zvaunomiririra kunyika iyoyo uneruvara rutsvuku nemitsetse nechepazasi yeruvara ruchena neruvara re bhuruu nechepakati pane shiri iripo ineruvara rwe yero uye pane chi hafu chezuva kana kuti chihafu chakaita se ruva re 'sun flower' chine ruvara re goridhe zvose izvi zvine zvazvinomiririra kunyika iyoyo.

Chipuka chine ruvara rwegoridhe. Chine makwamba makwamba anobaya seengwena. Chiri kuratidza sekunge chiri kuruma muswe wacho. Chine maziso anenge erwaivhi.

Musoro wemudzimai akatsvuka. Wakarukwa zvakanaka. Wakarukwa uchienda nechepakati, wasvika pakati wakanoiswa hata yakanaka. Musoro wakarukwa une ruvara rutema. Mudzimai akashongedza nzeve dzake akapfeka mhete dzeruvara ruchena.

Maruva akawanda erudzi rweshirabhu aneruvara rwegirinhi. Uyezve parutivi panemiti iripo yakakura inoratidza kuti ine mavara rwegirinhi zvekare.

Muti unoratidza kuti wakabva nepasi uyo wakazonopindana pindana, une chitiraki chakakura chine ruvara rwegireyi, unoratidza kuti muti uyu une mwena uripo nokuda kwemidzi yacho yakadzika ichienda, mwena uyu unoratidza kuti unogona kuburitsa zvimwe zvinhu zvakafanana nenyoka pakaiswa dombo kuti zvidzivise zvinhu zvakafanana naizvozvo.

Nhumbi dzinoratidza kuti dzakaiswa muwasheni bhasikiti. Washeni bhasikiti dzine ruvara rwegireyi nerine ruvara rwepingi zvakaturikidzana. Zviri kuratidza kuti zviri mumba inochengeterwa nhumbi dzine tsvina.

Munhukadzi akagara pasi. Akapfeka hembe yake ine ruvara rweyero. Akapfeka chishongo chemuhuro nemhete dzemunzeve. Akarukwa zvine ruvara rwepepuro. Mumusoro make zvinoratidza kuti zvine bvudzi rekuwedzeredza rakazoyerera richidzika nepasi kusvika mumaoko. Nechepamusoro pane ruvara rwepepuro rwuripo pakanyorwa nezvichena kuti (delicious)

Mureza unomirira imwe nyika une ruvara rutsvuku neruvara ruchena neruvara rutema. Pane ruvara ruchena pane mufananidzo wenyeredzi mbiri dzine ruvara rwegirini.

Nzvimbo inotengeserwa zvinhu zvekuvakwa. Pane zvimba zvemapuranga zviripo zvakatogadzirwa. Nezvimwe zvirikuratidza kuti mapuranga aya arikutochekwachekwa kugadzira zvimba zvamapuranga izvi. Pana mataira zvakare anoshandiswa kupevha panze, arikutengeswa zvekare panzvimbo iyi, nezvimwe zvakawanda.

Mugwagwa usina kuiswa tara wakagadzirwa. Panoratidza kuti panofamba motokari, uye padivi pane zidhandadha rakamatakishopu akavakwa. Panoratidza kuti pedyo nemugwagwa uye matakishopu aya akavakwa zvisina mwero. Mamwe arikuratidza kuti pane pamwe pakabhenda, uyezve haana faundesheni.

Maruva anoyevedza ane ruvara rutsvuku neorenji neyero akawanda.

Kiti ine ruvara rwakaita rwepfumbu. Ine maziso matsvuku nemavara egirinhi. Yakamira yakapfeka chinhu chinoratidza kuti chine ruvara ruchena nechepamusana.

Muchero unonzi Coconut uneruvara rwe bhurauni kunze. Yakaunganidzwa michero iyi. Mumwe wakachekwa pakati urikuratidza mukati. Mukati meCoconut muneruvara ruchena. Munemvura inenge irimo zvekare mu Coconut umu. Coconut rinodyiwa uye rine utano hwakanaka.

Shangu dzakavhurika mberi nekumashure. Dzine ruvara rutema. Dzine ruvara rwegoridhe pamusoro, mbiri.

Nzvimbo iri pedyo netara, pane huswa nezvimiti zvanga zvakaoma. Pakaiswa moto, panoratidza kuti pakapiswa pane madota asara. Nechepadivi pane tara riripo rinofamba motokari, uyezve nerimwe divi kunejurahoro ririko nemiti iriko.

Mureza unomiriri imwe nyika une ruvara rwebhuruu nechekurudyi nechapakati paine mufananidzo wenyeredzi chena nechekuruboshwe nechekumusoro uine mutsetse unoenda pakati weruvara ruchena wochizoita mutsvuku wochizoita muchena kubva nechekurudyi zvekare kune mitsetse mitatu michena mitsvuku nemuchena unoenda kunosangana nemumwe pakati.

Mureza une ruvara rutsvuku, ruchena neruvara rwebhuruu. Une zvaunomiririra kuLuxemburg nyika iri kuEurope.

Mureza uyu unomirira imwe nyika. Une ruvara ruchena mune rimwe bhokisi. Mune rimwe bhokisi une ruvara rutsvuku. Mune rimwe bhokisi une ruvara rebhuruu. Mune rimwe bhokisi une ruvara ruchena. Mumabhokisi maviri ane ruvara ruchena, mune rimwe bhokisi mune nyeredzi yakadimburwa nepakati ine ruvara rwebhuruu. Mune rimwe bhokisi richena mune nyeredzi yakadimburwa nepakati ine ruvara rutsvuku.

Musikana akagara pachituru. akapfeka mudhebhe wechimanje wanje wejini. usingasviki kupasi nebhurauzi repingi. Akaisa mvura yake parutivi inoratidza kuti yabva mufirigi iri kutonhorera. Shangu dzake dziri parutivi dzisina kupfekwa.

Musoro wemunhu kadzi anoratidza kuti akatsvuka. Wakarukwa kurukwa kwamaoko, zvamaoko kumberi kwakaiswa mushonga kusina kurukwa kuti zviratidzike zvakanaka. Zvamaoko izvi zvakabva nekumberi zvichienda nekumashure yatinoti pushu bheki. Musoro uyu urikuratidza kuti wakachena uye zvakarukwa zvakanaka zvinoyevedza.

Varume vakamira vakapfeka hembe dzekutambisa mutambo dzine ruva rweyero. Vamwe vari munhandare vakamira zvekare vari vaviri. Nechepamashure panoratidza kuti mutambo uyu mutambo webhasiketibhoro nekuti pane denderedzwa rekukandira bhora rine ruvara nebhodhi chena rine ruvara rwesirivha rwedenderedzwa.

Mbeva kana kuti gonzo iri pamusoro pezvimiti zvakaoma. Inoratidza kuti iri musango. Kune rimwe divi kune mashizha ane ruvara rwegirini. Iyo mbeva ine ruvara rwegireyi nezveve dzepingi namaziso matema.

Matombo nemashirabhu. Matombo erudzi rweruware nemashirabhu. Mashirabhu anoratidza kuti akamera mamwe mukati mematombo. Anoratidza kuita hutano hwakanaka uye nzvimbo yacho inoratidza kuti ine matombo-matombo akawanda asi ari madiki nehumwe huswa hwakamera mumatombo iwayo.

Maturusi anoshandiswa pamusha. Vanovaka, vanogadzira motokari nevanoita zvekuveza. Kune mabhurashi, masando, masipiriti revhoro, mabhobhojani, mapurayasi, masikuruu dhiraivha, zvihakiso bhuredhi nezvimwe zvakawanda.

Munhukadzi anoratidza kuti mudzimai wechidki. Akaruka musoro wake zverudzi rwekeroti achishandisa mabhuredzi. Akaruka zvinobva pamberi zvichinosanganana kumashure ndokunosunga chiri chbhanzi. Akagadzira kumeso kwake zvakanaka. Akapfeka hembe ineruvara rwegireyi uye akapenda tsiye dzake neruvara rutema.

Shangu dzerudzi rwemasanduru dzakavhurika kumberi nekumashure. Dziri pamasherefu dziri kutengeswa. Dzine ruvara rwepingi, rwebhezhi neruchena nerumwe ruvara rwakasiyana siyana.

Vakomana vaviri vari munhandare yebhora. Vari kuratidza kuti vakapfeka hembe dzekutambisa mutambo munhandare yebhasiketi bho. Mumwe ari murin'i yekuda kugohwesa bhora mumwe ari panze nebhora. Pamberi pavo panoratidza kuti pane vanhu vakawanda vakagara vamwe vakamira. Kune imba iri padhuze ine vanhu vakagara pasi.

Muchero uneruvara rwe orenji wakaunganidzwa unoita semengo. Uripashizha rine ruvara rwe girinhi. Muchero uyu unoratidza kuti wakaibva zvakanaka uye unoratidza kuita hutano.

Ruoko rwemunhurume rwakabata bhokisi rerudzi ruchena rinogara tambo dzinoshandiswa kuteerera zviri mufoni anonzi ma iye foni.

Nzvimbo inoratidza kuti kuNamibia. Kune vanhu vakawanda nedzimba dzakavakwa dzakawanda. Pane vanhu vakamira vari kuratidza kuti pane zvavakamirira panzvimbo iyi sekunge varikumirira chekufambisa. Vamwe vakamira vari kutokwira motokari iri kutoenda kwairi kuenda.

Masimbi anoshandiswa mabasa akawanda namapuranga aripo zvekare, anozvaanoshandawo zvemabasa apamba mamwe masimbi akaita sesando nebadza kana nebhidha uyezve mamwe anoshandiswa kurodza mamwe masimbi. Kuzoti mapuranga mamwe anoita zvakafanana, mamwe anoveza mamwe mapuranga neturusibokisi ramapuranga.

Bindu rakashongedzwa zvakanaka rine maruva akanaka nemiti yakanaka ine ruvara rwegirinhi. Bindu iri rinoratidza kuti rave kupererwa nemvura nekuti mamwe maruva akuita achioma akuita ruvara rwebhurawuni.

Nzvimbo yakanzi "High street " pane chivakwa chiripo. Necheparutivi vanhu varikuisa misika. Pane varipo vane chipepa chitema varikutengesa zvakawanda. Mumativi munoratidza kuti mune varikuvakirirao zvekare vachiwedzera zvekare musika uyu. Panotengeswa zvinhu zvakaita samafuriziti uye zvimwe hazvisi kuoneka nekuti zvakavharwa.

Nzvimbo inoenda vana kuchikoro vachinodzidza. Chikoro chakapenda kunze nemukati meruzhowa. Mukati mune maepuro nevanhu varimo. Nechekunze kwakapendwa futi ruvara rwebhuruu neruvara rweyero. Pane munhu akabata chivhikiso chine ruvara rutsvuku kana kuti shiridhi uye nekapukanana kane ruvara rweyero neruvara rwebhurawuni ,neigo nemakore akanyorwa zvakare, nemafurawuzi paworo apa.

Mudzimai ane ganda rechirungu akapfeka hembe ine ruvara rwebhuruu ine kumashure kune mamino mamino kumusana kwakaiswa macheni hakuna jira ririko kumberi kwake kunoratidza kuti kune zvidhori zvakapfekedzwa midhebhe yamajini zvirikutengeswa.

Mureza mutsvuku weyimwe nyika, une muchinjikwa pakati weruvara ruchena nemuchinjikwa weruvara rwegirini.

Kachipukanana kane ruvara rwebhurauni. Kane makumbo matanhatu. Ekumashure akareba kudarika mamwe.

Nzvimbo inoratidza kuti ine dzimba dzakafanana chinove chitendero chenzvimbo iyoyo. Kuti dzimba dzinofanirwa kunge dzakadaro. Dzimba idzi dzose dzine ruvra rwekirimuuye dzakavakwa zvakafanana ndizvo zvinotenda vanhu venzvimbo umu.

Zvimakwenzi zviripanze zvitatu zvineruvara rwe girini. Pazviri panebango remagetsi uyezve kuritivi kunezvimwe zvimakwenzi zvirimukati mejuraworo munemiti mizhinji irimo. Panze panetsvina yakanyanya pane venharaunda vanorasira mapepa avo. Nzvimbo iyi inoratidza kuti inetsvina uyezve kune uswa hwakaoma.

Vakomana nevasikana vamwe vari kufara vamwe havasi kufara vari pamutambo vari pasi pedenga rebhuruu. Vamwe vakasuwa asi vamwe vari kufara. Vakamira vakatsambirira masimbi.

Ichi chikafu chakasanganiswa sanganiswa chakaiswa makotopeya nehanyanisi. Chakazoiswa mhiripiri pamusoro chinonzi nechirungu ma(salads).

Mureza une ruvara runoyevedza. Ruvara rutsvuku ine mitsetse miviri pasi nekumusoro ine ruvara rweyero. Pakati pane ruvara rweyero rwakaiswa mabhokisi mabhokisi maviri.

Mapepa ekupirindira zvinhu mumahofisi akaiswa ari naite muchipepa. Mapepa aya ane ruvara ruchena uyezve akaiswa akawanda ari manaite naite. Mamwe ari muchipepa chine ruvara rutsvuku mamwe ari muchipepa chine ruvara rwegirinhi.

Munhukadzi ari kufamba akapfeka mudhebhe wake wechimanje-.manje, wejini usina kusvika kupasi namasanduru kana kuti mapushi ane ruvara rwebhurauuni akanotoredzera ruvara rwehembe yake. Akagadzirwa musoro wake zvechimanje -manje, akarukwa akazosunga pakati. Akapfeka magirazi. Munhu uyu ari kuratidza kuti ane chaakabata mumaoko. Kurutivi rwake rwekurudyi kune chivakwa chiriko chavakwa chine ruvara ruchena neruvara rwegirini.

Zvidziyo zvinoshandiswa muimba yekubikira zvakaiswa pakabati. Pane makomichi akaturikidzana aneruvara rwebhurauni anomwiswa svutuugadzike uye pane mabhotoro anemuvharo webhurauni anezvunhu mukati. Anoshandiswa kuchengetera zvinhu zvakafanana nemasamba, mabhisiketi kana mamwe maporji.

Zvishongedzo zvemuhuro zvakaiswa pazvidhori zvecheni imwe cheni ihombe dzimwe cheni idiki zvakaiswa mufananidzo weruva pamberi zviri pazvidhori zvitsvuku.

Keke rinoratidza kuti ndere birthday riri kuiswa machokorati pamusoro ane ruvara rwakaita bhurauni ruvara rutsvuku rwegireyi rwebhuruu neruvara rwakaita rweyero ari pamusoro pemakabhoti parutivi pane singi muimba yekubikira.

Vanhu varikuratidza kuti varikuita mutambo. Mavari makavakirirwa nemasimbi ivo varimukati. Mune vana, vanhukadzi nevarume. Mune ruvara rwegirinhi rurimo. Varikuratidza kuti pane mutambo urikuitwa uye vakapfeka nhumbi dzinechekuita nemutambo. Pane chivakwa chiripo chineruvara rwe(orange).

Miti irikunze kwejuraworo ine ruvara rwegirini. Yakarerekera kunopinda mumugwagwa zvakanyanya uye imwe iri kurudyi. Miti iyi ine mashizha egirini uye yakareba.

Muti uyu wakamera mugoronga munofamba nemvura ukatsemura panga pakavakirirwa. Une mashizha egirinhi anotaridza kuti mune mvura, pane mvura pauri.

Vanhu vari kukwidza nekudzika vari kufamba mudhorobha. Murikuratidza kuti mune vanhu vakawanda nemotokari dzakapakwa uyezve pane zvinoratidza kuti pane zvinwiwa zvirikutengeswa zvemvura. Chimba chakavakwa chine musoro mutsvuku pari pedumbu pari pebhuruu pakaiswa mufananidzo wemvura uyezve kune zvivakwa zvakawanda zvine apusiteezi kuratidza kuti vanhu ava vari mudhorobha.

Imbwa yakagara pasi, pairi parikuratidza kuti panetafura riripo remapuranga rino panoita basa rekuchekwa masimbi panezvimarara zvamasimbi zvakazara pasi pese. Uyezve parikuratidza kuti kune rimwe tafura ririnecherimwe divi. Masimbi aya arikuratidza kuti zvakaita murwi zvimwe zvitori mumasagi.

Mureza unomirira imwe nyika une ruvara rutsvuku. Pakati pane ruvara ruchena pazasi paneruvara rwebhuruwu. Pakati pakaiswa chinenge bheji chineruvara rutsvuku neruvara rwuchena , nemimwe mifananidzo iripo yakafanana nemhuka nenyeredzi nemwedzi zvese zvakaiswa pamwechete, zvakaiswa pakaiti. Zvose izvozvo zvine zvazvinomiririra kunyika iyoyo.

Munhukadzi akarukwa mabhireidzi ane ruvara ruchena. Rimwe rapamberi riri kuratidza kuti rakarudunuka. Iye akapfeka hembe dzemutambo dzine ruvara rutsvuku. Pamberi pake pari kuratidza kuti pane mumwe aripo pamberi ari kungoratidza gumbo neshangu badzi.

Imba yakavakwa yemudhadhadha. Inoratidza kuti panogara vanhu vakawanda. Uye panemugodhi uripo wakaiswa pamba.

Mashizha emiti aoma adonhera kurutivi kweruzhowa. Pane ruzhowa hweruvara ruchena muti uri kune rumwe rutivi. Mashizha adonhera kune rumwe rutivi, kwadonhera mashizha asati abva pana mai vavo. arikuratidza kuti aoma uye pasi pane huswa hurikuratidza kuti aoma zvekare humwe hwakachaita girini asi hwaoma.

Nzvimbo yakashongedza zvinoratidza kuti pane zvakakosha mutambo wakakosha unoda kuitwapo, pane mabharuma akatenderedza ane ruvara rwebhuruu , nepingi neruvara ruchena , pane matafura nezvigaro zvakaiswa machira machena neruvara rwebhuruu uye pane keke rinoratidza kuti rine ruvara rwebhuruu namawaini aripo zvose izvi zvinoenderana namakara aripamabharuma kana kuti ruvara rwemabharuma.

Mureza une ruvara rutsvuku neruvara ruchena yakanodzika kusvika kwekupedzesera, neche parutivi kubva kumusoro kuruboshwe kune chipande cheruvara rwebhuruu mukati muine mufananidzo wekunge ruva resunflower ririmo rakadimurwa neche pakati rine ruvara rwegoridhe.

Nzvimbo inoratidza kuti inzvimbo isati yadhivheropa pane dzimba dziri kuvakwa dziri kuratidza kuti dzimba idzi makoteji uyezve pane misika iriko nemugwagwa uri kuratidza kuti hausati wagadzirwa.

Musika wezvidyiwa nemichero nemiriwo. Pano tiri kuona kuti pane mengo dziripo dzakaisvonaka. Dziri kuratidza mitengo kuti dziri kuita marii. Uyezve makibichi atiri kuona tiri kuona kuti asvuurwa kureva kuti agara kwenguva refu. Pane chimuchovha chatiri kuona zvakare chinove chimotokari chinoendesa zvidyiwa kana paine vanenge vatenga.

Imba yakavakawa zvakanaka inomwisa mvura inemiturugidzaniswa imwe iripasi imwe iripadenga. Inemagoni egirazi nemafaitera kawanda ,uyezve zvakaiswa magetsi kana kuti mabharubhu emagetsi mumadziro. Inepaveranda pakaiswamatairizi eruvara ruchena uyezve parutivi kunoratidza kuti panemaruva arinechekudivi.

Nzvimbo yakaiswa matafura nezvigaro zvakawanda. Inoratidza sekunge inzvimbo inoshanyira vanhu vachiuya kuzotandarira uye vachidya. Namatende aripo ane ruvara ruchena. Kurutuvi kune ruzhowa neruvara rwebhuruu. Apa panoratidza sekunge panonwirwa doro nezvinwiwa zvimwe.

Mabhidzi akagadzirwa nemutowo unoyevedza. Ane ruvara ruviri, mando mbiri. Mamwe ndeyegirini bhati achiratidza kuti ndeye purasitiki, mamwe akaita egoridhe achiratidza kuti akaita esimbi. Ndeye muhuro, nemumaoko nemunzeve.

Mugwagwa wakagadzirwa zvakanaka nekuritivi kunofamba vanhu kwakagadzirwa zvakanaka pane bhiwubhodhi nechepamberi uyezve magetsi mazhinji akabaka kuratidza kuti iyi inguva yeusiku. Pane chipira chineruvara ruchena, ruvara rutema nerepepoo chinoratidza kuti mufananidzo wezvimwe zvinhu mukati menyika iyoyi. Nzvimbo iyi inoratidza kuti inzvimbo hombe inoitika zvikuru.

Vanhurume vana vakamira vakapfeka hembe dzine ruvara ruchena. Vamwe vane mabhandi machena vamwe vane bhandi reorenji. Umwe ane bhandi rebhuruu akatonona. Vakabata mapepa arikuratidza kuti masetifiketi awawana mushure mokubudirira zvidzidzo zvavo zvekarati.

Zvinyoreso , mafaira, mapancha nemarabha sitembi, zvose izvi zvinoshandiswa mumaofisi kana varairidzi nevana vechikoro vamwe vanozvishandisa. Zvimwe zvineruvara rutsvuku, zvimwe zvineruvara rwepepuru, rwebhuruu nerweyero neruvara rutema.

Mukadzi mutsvuku ane musoro wake wakagadzirwa zvakanaka. Wakaiswa vhudzi rekuwedzera. Wakaiswa zvishongedzo zvemabhidzi.

Gonye rinodya mashizha egirini. Ndereruvara rutema nebhurauni nepepo.

Mudzimai ane ruvara rutsvuku akapfeka zvishongedzo zvemuhuro zvakafanana nezvishongedzo zvemumusoro. Akagadzirwa musoro zvakanaka zvinoratidza kuti akagadzirirwa svitsa.

Musika wemachira akasiyana-siyana emhando akasiyana-siyana neruvara rwakasiyana-siyana arikutengeswa pamusika. Pane mudzimai akagara pasi akatarisa divi anevhudzi rakareba. Kozoti kumashure kune akatakura bhegi necheparutivi akapfeka dhuku. Nechekurudyi kune murume akapfeka zvichena netirauzi ritema.

Chipukanana chineruvara rwe bhurauni neruvara rutema neruvara ruchena. .China mapapiro uye chine ganda pamusana rakaita se bhegi. Chipukanana ichi chiri musango. Pachiri chirikuratidza kuti pane shizha rine ruvara rwe girinhi . Chinogara musango uye chinorarama nekudya ma girinhi akafanana namashizha.

Chitoro chinotengesa shangu, dzimwe dzacho dziri kuratidzirwa dzaka vhurika kumberi nekumashure dzine ruvara rwe pingi dzimwe dzine ruvara ruchena dziri kuratidza kuti shangu idzi dzakagadzirwa neunyanzvi dzimwe dzakavharwa dziri muzvipepa shangu idzi dziri muchitoro dziri kutengeswa dzerudzi rwema sanduro.

Madzimai echitendero varipamusangano wechechi vakapfeka zvichena, pavari panemiti zvichiratidza kuti miti iyi inogona kunge ichivapa mumvuri nekuda kwekuti varimusango miti yemugamutiri inemashizha egirini. Varipo vakawanda chirichaunga chamadzimai badzi vakapfeka zvichena uye pane mabhegi anoratidza kuti munogonakunge munemabhurangeti mumabhagi umo vachirara ipapo, vamwe vakagara pasi vamwe vakamira.

Shangu ine ruvara ruchena yekurudyi nekuruboshwe. Ine muzasi mune ruvara rupfumbu nepamusoro pane ruvara rwebhuruu isina tambo. Shangu iyi inoratidzika kuti yakasimba uye mukati mune ruvara rwutema. Yakagara pasi pamataira ane ruvara ruchena.

Chitofu chakagadzirwa nevhu nehari iri pamusoro yekubikira muriwo. Chitofu ichi chine buri pasi nepamusoro pakavhurika panoiswahuni kana kuti marasha uye chakagadzikwa pamusoro pemasimbi. Zvakawanda zvitofu izvi nezvikari zvekubira zvinoshandiswa kumusha.

Shangu mbiri dzine ruvara rutema dzakavharika kumberi dzine mabhandi kumashure dzine mukati makacheneruka dzakagara pamusoro pedhoiri reruvara ruchena.

Mudzimai arikugadzira nzvimbo. Arikuita inonzi dheko nemachira eyero nemachira mamwe egirini mukati mune arikuratidza kuti mune pepuro nemachira machena. Iye akapfeka rokwe rake rineruvara rutsvuku, rutema neyero nerewaiti. Akashongedza ruoko akapfeka bhengoro chena nemusoro wake akagadzira.

Kagonzo kane muswe murefu kari musango, kane pamusoro pane ruvara rwepingi, nenzeve dzepingi netwukumbo twepingi. Kari mune mashizha ane ruvara rwegirini neumwe huswa hwakangomonana-monana nemaruva aripo ane ruvara rwepingi. Kakamira pane danda remuti rine ruvara rwebhurauni.

Chitoro chinotengesa zvidziyo zvemumba zvakafanana namapanga. Aripo anamavara akasiyana siyana. Mamwe matsvuku, mamwe ndeebhuruu mamwe ane zvibato zvegirinhi, zvimwe zvibato zvingori zvibato zvepuranga.

Imba yekutandarira yakashongedzwa inamasofa akatsvukuruka namatafura machena ane pamusoro panoenderana nemasofa. Tafura riripakati rine pamusoro pakaita kakusvibirira. Kumadziro kwakaiswa mufananidzo iriko uneruvara rwebhuruwu nezvakanyorwa nyorwa mifananidzo yevanhu nezvimwewo. Mumba umu mune mataira arikupenya ekirimu.

Imba yakavakwa nezvitinda zvine ruvara rutsvuku ikazoiswa ringibhimu yakatenderedza imba inoratidza kuti imba iyi yakasimba uyezve pane mafafitera aripo nemagonhi. Asi gonhi racho riri kuratidza kuita gonhi diki nemawindo acho ari kuratidza kuita mawindo madiki. Asi imba iyi yakasimba zvakadaro.

Microwave mushina unoshanda muneimba yekubikira, unengestovu unobika. Uneruvara rwakaita brown negirazi pamberi. panepanovhurika pakavurwa mukati parikuratidza kuti munemunogadzikirwa uye munesimbi inogadzikirwa zvinenge zvichibika uratidza kutipanezviripo zvirikubikwa inenge fish irimumicro wave

Shangu dzerudzi rweNike dzine ruvara rutema rekuruboshwe rine sokisi mukati rekuruboshwe rine mbava chena pamberi peruvara rwakanzi Nike, rekurudyi haruna mbava irworwo, yekurudyi ine bhande neruvara ruchena yekuruboshwe haina ruvara irworwo.

Mureza unomiririra imwe nyika. Uneruvara rwebhuruu. Uneruvara rwebhuruu kumusoro nebhuruu kuzasi. Pakati paneruvara ruchena nenyeredzi shanu dziripo dzineruvara rwebhuruu.

Motokari diki ineruvara ruchena. Iri mumugwagwa irikufamba irikuratidza kuti ine vanhu vari mukati vakatakurwa varikuendwa navo kwavari kuendwa navo.

Mureza une muvara rutsvuku nenyeredzi yegirinhi iri pakati ine maburi maburi. Inomiririra imwe nyika.

Simbi ineruvara rwegoridhe, inemukati munemathreads inoshandiswa kugaya dzimwe simbi.

Mureza unomiririra imwe nyika wakagadzirwa zvakanaka uine ruvara rutsvuku, ruvara rweyero neruvara rwegirini neruvara rutema. Paneruvara rutema nechekuruboshwe pakati pane karuvara kadikidiki kerudzi ruchena. Wodzikazve wotangazve kuti ruvara rutsvuku, ruvara rweyero neruvara rwegirini.

Musikana wechidiki akaisvonaka zvikuru, akapfeka rokwe rake rakanaka rine zipi, rine mavara akawanda anoti girini, bhuruu, pingi negoridhe. Akarukwa zvakanaka zvinoratidza kuti akarukwa neshinda asi yakazowedzerwa. Akapfeka rokwe rake akavhara muromo.

Shiri yerudzi rwutsvuku ine chipfuwa chakabudikira kunze, inoratidza kuti yakasimba. Ine maziso matema nemuromo wakaisvonaka wakaita sewakavezwa, yakamira kuti twii.

Vanhu vakamira varikuratidza kuti varikutorwa mufananidzo. Vanhu ava vakapfeka nhumbi dzinoratidza kuti ihembe dzemutambo. Kumashure kwavo kune magirovhosi ariko anoratidza kuti ndevemutambo wetsiva uye zvavakapfeka mabhande avo anoratidza kuti mutambo wetsiva wavanga vachiita. Vaviri vakapfeka zvikabudura mumwe chitsvuku mumwe chebhuruu hembe imwe yegirini umwe yeyero. Pakati pavo pane murume akapfeka bhachi chena nehembe yegirini.

Vanhu varikufamba mudhorobha varikuenda kwarikuenda. Uye kune motokari dzakapaka dzirimo mudhorobha. Zvirikuratidza kuti dzimwe motokari dzirikufamba nevanhu varikufamba. Asi mudhorobha umu vanhu vakangomiranira. Zvinoratidza kuti pane chitoro chine zvinotengeswa pakamira vanhu apa. Vamwe varikutengesa vari mumadziro ezvitoro imomo.

Bindu rakagadzirwa zvakanaka. Pane miti yakanaka iri mukati mejuraworo. Inoratidza kuti miti iyi yakaita zvekudyarwa uye unochengetedzwa zvakanaka. Kunze kune muti unochekererwa werudzi rwe heji.

Mbatattisi nhatu dziri kuyevedza. Dzakagara papepa richena. Dzine ruvara rwakada kunoita yero kana kuti kirimu. Dzine madodzi dodzi ebhurauni.

Ink pad, ne rubber stamp ne board. Board rine ruvara rutema rakaita ma bhokisi mabhokisi panonyorerwa nevana vechikoro kana nava rairidzi. Ink pad rine ruvara rutema ibhokisi rinoiswa Ink mukati. Rubber stamp ine chibato che pingi nechimuti pasi paine rubber iripo yekuti tinonyudza mu ink pad todhinda.

Haka mhuka inoyereswa pachishona pedu uyezve imhuka dzisina kuwanda. Haidi kuonekwa ichiuraiwa zvekare. Haka inoti kana yawanikwa musango inotorwa yoenda kunopihwa mambo. Inemakwati ebhurauni nerumwe ruvara rwutema nenzwara dzakakura.

Michero iri pamusika iri kuratidzika zvakanana iri kutengeswa, pane mabhanana, mamwe akakangavira ,mamwe akuibva, ari mubhokisi akaiswa purasitiki. Pane maorenji nematachisi, nemaremani, nemaepuru nemagwavha.

Chitoro chinotengesa siteshenari chakaiswa matayira akanaka ane ruvara rwekirimu. Chakaiswa masherefu ane ruvara rwegireyi. Chikaturikwa turikwa zvinhu zvinenge mabhuku, zvinyoreso, mahayirayita, zvigero, zvekudzimisa nemamwe mabhuku ekuverenga namabhuku ekunyorera namadhayari namanotipedzi.

Vanhu vari munhandare yebhora vari kutamba bhora ramaoko. Vakapfeka nhumbi dzokutambisa mutambo. Pane munhu akabata bhora arikutaridza kuti ari kuda kukandira mumwe. Mumwe ari ari kudzivirira kuti ari kuda kukandira asaribata. Munhandare umu makanyorwa nemitsara ineruvara rweyero kuti vanhu vanyatsoona pokumira pokutambira.

Imba yakavakwa yakapendwa neruvara ruchena. Iine mafafitera makuru akawanda negonhi repuranga mukati muine gonhi remagirazi. Pamusoro pakanyorwa kuti hotere neruvara rutsvuku.

Ndiri rinoruvara rwebhuruwu, nesadza rakaumbirirwa rineruvara ruchena kana kuti rakabikwa neupfu hwechibage chichena. Nenhindi nhatu dzenyama yehuku. Nemuriwo werugare wakabikwa zvakanaka usina matomatisi.

Ndiro yegirazi yakaiswa zvinhu mukati zvakafanana nemichero yakachekwa chekwa yakafanana nenwiwa , zvinanazi nezvimwe zvakadaro. Zviri kuratidzika kudyika zvakanaka uye zviri kuratidza kuti zvine hutano.

Nzvimbo ine huswa hwakaita hwegirini, nzvimbo diki-diki, imwe nzvimbo ine ruvara rwakaita gireyi. Pane kane ruvara rwebhuruu kakadonha kerudzi rwepurasiti nedombo rakaita gireyi riripo rerudzi rwesirabhu.

Vanhurume vaviri varimunhandare yekutamba mutambo vakapfeka hembe chena vose nemabhande mumwe akabata mumwe ruwoko kuratidza kuti vanhu ava varipamutambo wekarati.

Chivakwa chakakura chine mafloor akawanda, pasi pakanzi AFC pakanyorwa neruvara rwegirini chiri chibhanera chichena. Pasi pane varikutengesa maepuru vanhu varipo varikutenga ari mumabokisi epingi nemotokari dzakapaka zvekare vamwe vari kupfuurawo vachienda kwavari kuenda.

Vakomana vari munhandare vari kumhanya. Munhandare umu makaiswa mitsetse michena inoratidza kuti varikumhanya. Vapfeka hembe dzekutambisa mutambo dzine ruvara rwegirini nezvibhurukwa zvine ruvara rweyero zvakafanana asi vamwe vane masokisi akasiyana nemamwe. Vamwe vane masokisi matsvuku uyezve vane bhutsu dzakasiyana siyana.

Vasikana vakagwinya varikutamba mutambo. Vasikana ava vakapfeka nhumbi dzekutambisa mutambo. Vakabata bhora mumaoko. Vasikana ava vakapfeka hembe dzakasiyana mumwe aine nguwani mumusoro make. Kurutivi kunemusikana akamira asiri kunyatsooneka. Pamashure pavo pane neti inoratidza kuti ndeye valley ball.

Zvipukanana zvineruvara rwebhuruu negireyi zvakawanda zviripo zvirikudya. Zvirikuratidza kuti zviri pamuti. Muti uyu wakaoma. Zvirikushanda nemakwati emiti. Zvinoratidza kuti zvinogara mukati memakwati emuti wakaoma.

Munhurume arikufamba akapfeka hembe chena mukati mehembe inenge yechidzimai kunze nemudhebhe mukati. Akabata nechepahuro. Avekukwidza pamudhuri wakasimukira wakaiswa puranga.

Chitoro chinotengesa midhudhudhu. Midhudhudhu iyi yakawandisa muimba yainotengeserwa. Zviri kuratidza kuti midhudhudhu iyi ine mizera yakafanana uye ine mavara akafanana.

Musikana mutsvuku akashambidzika. Akagadzira musoro wake zvakanaka uneruvara rwepepuro. Nehembe yake ineruvara rwepepuro. Nekamwe kachira karipamberi kaneruvara ruchena. Akashongedza nzeve dzake nemhete dzeruvara ruchena. Akaita tsiye dzekuwedzera. Dzepamusoro dzakapendwa zvakanaka.

Ruzhowa rwakashandisirwa chidhinha chikuru chinoratidza kushata chisina kunaka. Chidhinha ichi uye ruzhowa urwu haruna kunaka. Mukati mune muti unoratidza kuti ndewe mu(palm) waoma rimwe divi. Rimwe divi rine ruvara rwegirinhi. Mu (palm) uyu mamwe mashizha kana kuti ma (branch) aenda kunobata tambo dzemagetsi.

Meshina michena ine mizero yakasiyana-siyana. Ine pamberi pane mabhatani anobaiwa -baiwa. Mishina iyi inonzi mafotokopin'i meshini neruvara rwechirungu. Inokopera zviri pane rimwe bepa ichiisa pane rimwe bepa sezvazviri.

Zvigero zvitatu zvinoshandiswa zvakasiyana-siyana. Zvakaiswa pasi paneruvara rwepfumbu. Pane chineruvara rwegirini kuzasi, chimwe chineruvara rwepingi nechimwe chineruvara rwe peporo kumusoro chinemaruva-maruva.

Manera akagadzirwa anerushizha. Arikuratidza kuti arikuenda panzvimbo yakagadzirwa, pane mutambo mukuru urikuda kuitwa. Pakashongedzwa, pane ruvara ruchena neruvara rwutsvuku nezvigaro zvakaisvonaka.

Jira rerudzi ruchena netsvuku nemavara machena mukati metsvuku. Rinoratidzira richimiririra imwe nyika.

Munhurume ari kufambisa ari kukanda makumbo akapfeka mudhebhe werudzi rwejini neshangu dzine ruvara rutema nemamwe mavara machena pamusoro, akapfeka hembe ine ruvara rwebhuruu noruvara ruchena ine maoko marefu nengowani yake. Kurutivi rwake kune chivakwa chiriko cherudzi rwepingi.

Poto inoshandiswa, kana kuti pani inoshandiswa kubika machipisi ine ruvara rwesirivha, nefenzi irimukati, inoita kuti machipisi aya asatsve. Ine mubato miviri.

Nzvimbo inotengeswa chikafu. Pane zvikeke zviripo zvinoratidza kuti zvinonaka chaizvo. Zvimwe zvine ruvara rwebhurawuni zvimwe zvine ruvara rwakaita rweorenji rwakatsvukirira. Mune munhu arimo ari kuratidza kuti ari kuisa zvimwe zvinhu muchitofu kana kuti mumayikirowevhu kuti zvidziye.